Zviro zvakona zvinopedzisira zvoitakungateyi kuti hazvo zvinenekunesa kwakona kubeni kune anozviteedzera. Kungoti zvake nemwana wake unenge angoti twii, vanorumba kuenda kuzvibhedhlera, mworooti magumeyo kuzvibhedhlera eyaa anenge ariyo maJaha nendombi, anamai nanababa anenge akazvifundira, ororapa neana edu wotoona ndendadzo dzapera.

Takadarokwo zuwa rimweni tiriyo kurufu yo, antu akafa akambe kufa ere kani. Uno kwakafiwa akhiti wee antu kuite murakatira ngekuzibesha mupengo riyani kwakuchizodaroko antu oroozoti mwapinde muzvibhedhlera mwo mweyichiti tiyende kotore hama yedu yakafa, mworo mworingire antu anenge eyibayiwa uri paari wakadarokwo kufukidza nemuromo ngezvimucheka miro dzakazi mbombombo.

Kungaitei kunge achamamisana ana akhona eingodarokowo weiti unoda kuzoitei wakura wati muzvibhehleya umweni wati ndoda kushanda muzvikora tikati eshe mabasawo akanaka tikati ana angu tsamwirirai kuchikora kuchifunda kwakona mupase muzopinda muzvibhehleyamo mushande muzoshanda murape vantu tinobonga nekuti vamweni vakona vatorimo muzvibhehleyamo vantu votopona ndaraunda yedu.

Aa akuru akazvireketa kuti ukaona chisikaperi panyika pano ii kungenge kubari kunyepa, waizvifunga ndiani kuti ntenda yebesha mupengo iya inopera yekuti muntu wega-wega painga waihamba akafukidza nemiro koroti kuti kopo-kopo micheka yakafukidze miro akhiti woye chakaa chidoko chadarika mazuwa aya hino tinobonga mazuwano miro dzakuhamba dzakati chenene pabanze.

Makoti imimi mune mushumo usina kunaka imimi ndikati ngevenyi zvikazwi mandozwa pati twii papanda peshe moti kuchibhedhlera. Ndikati eya zviro ngazvindoendwe kuzvibhedhlera ngekuti ndiko kune antu akona peyana akazvifundira neanoziya kuti zvinochiite mupererei nemurapire vakona. Hino tinobonga ngekuti antu ozvizwisisa mazuva ano.

Amuna hataka gara kudai zvino zvakando naka kuti antu zvindo gara zvichi tonga zvino reketwa kuti uka ona chakadai cho panda pa mwiri pakopo rumba uyende ku chibhedhlera ngekuti akuna ku mweni kwezvino pedzwa tinga nyeperana tikati mutombo uwu uno shanda uwu uno shanda kubeni vanoto zvichito zvipedza ngeve ku zvibhedhlera yoo.

Anditi anthu airamba veibvunza, eidarokwo, zveutano zvino zvinoreketwa kumathaundi kwega kani? Tikati apeeno, hino takazozwa Mutape zuwa rimweni odaidzira anthu, khitimukai mweidzaka mubani uno, anoronza ngezveutano aya auya. Anthu kuguma, aah zvanga zvakabaati mhoryo, anthu oronzerwa pheya, otofunda.

Anditi baba angu aigara eindozvironza here kuti teikura zviya tisazviziva biningidzo raro kuti zvinoreketenyi, echiti antu musandoamba ngekundoti pemwafunga kuti muise musoro mwoisa, antu tangai maningira kuti pamwakagarepo padhuze nemvura here yekuti kana antu mweida kumwa mumwe ngekuti mvurawo ndiko kupona kwakona pangatamika mvura padhuzepo kutaure kuti neupenyu hwakonahwo hwashata.

Yanga yagwenyu kwenyu peya kanyi uno, kuda kudai antu anokwena, zviinyi zvamuno mbokwena imwimwi, oro-ozwi imhezi, oro-ozozviti ndee mhezi dzino dzino mbobvepi kuri akitiwoye ,katika kwaiye kusashamba peya, hino tinobonga hedu antu ewutano akazo daroko kuhamba eifundisa antu kuti mugaga nemugaga ngawuite nemvura yekuti antu arambe akashamba hino neana edu ano oro-oshamba oro-ochizotoita neku dhuvha mukatimwo opedzepo hwe.

Kwaiye kungodaroko, tabva kuchikora kwiya turumba kuenda kwachipudzani. Togumeyo mwachipudzanimwo ngemunoshambwa ngemunocherwa neyekumwa. ndomunosukwa nehembe antu oroobveyo zvindani tatanana, wozozwa kwayi bhirihaziya hino tinobazvibonga ngekuti antu eutano ano akauya akatinasirira piya ngemwekuti tione ngemvura ino yakachena yekupuza. Hino akuna neucharwara kanyi kwedu.

Iiih baba angu waivawo mushumo wavo kuti vakiti wee hemuno nyaake mizi dzenyu dzino, musaakire mizi mumatundu, akirai muzi pemunoziyaa kuti padhuzee pemunogara meizopangira zveutano, ngekuti hapana muponere watingaita tisingazwi nezveutano. Hino tinobonga ngekuti neveutanovo vanoramba vakauya wuno kwanaTuzuka vachitironzeraa.

Rinoramba reizvironza svikiro rinobuda kweduyo kwambuya chanaka roroodaroko kuti musandogara neana mumakanyimwo itai kuti ana arambe eienda kuzvikorayo itai kuti ana aende nekumudhibanoyo kunenge kuchidaidzirwa aendekofundiswa ngezveutano itai kuti mweshe mwamunogara muziye kuti zveutanozvo zvinenge zviri padhuze nemwi ere kuitire kuti neanenge anyarwarawo akasire kurapiwa.

Zvaindoronzwa kuti mwakanyagara muntaraunda zviya munosise kuti muningire kuti muone kuti ngezviri zvintu zvinomuponesa, hino ngekuti anhu kuncabanga kwakona kuzwa ngekunenge kweinesa kubeni zvinenge zvakanaka peya petakagara zviya toningira kuti hino mvura yekuphuza yakachena tinochizoiwone pari, antu mworoozoti mwaiona zviya mwoinasira kuitire kuti neunonyade kudarika ndipo eiphuza aphuze yakachena.

Kundoti zvakhona miteto waMwari akuna angakurambidza kana kwaguma zviya asi unondoona kuti antu ano eutano andorambi eindoramba eifundisa antu eindoramba eizvironza eindoramba eirashika nezvibhedhleya zvakhonazvo kuti umwe naumwe paakagara agare padhuze nekuti apone.

Anditi anoramba eidaroko ere anaMutape eiti anamai we uyayi uno , uyayi kumudhibano toda kuti tiwake ntaraunda yedu tiake nezvibhedhlera zvino kuti unonyazonge apanda mwiri kudai panyaringe pakati peusiku , aruma aende kuchibhendhleya padhuze hino , tinobonga hedu ngekuti antu oyaeya zvoitwa peya mazuva ano zvirozvo .

Tichiri hundombi karetu kweduyo taimbaende kumadhamu kwakuguma kwaakuenda kwodhuvha amweni echitoita nekuhlambeya imwomwo amweni eipuza nemvura dzakona mwaihlambewamwo . Hino aa tinobabonga ngekuti antu ano eutano madhokodheya ano akaba azouya nezviyungu vantu vomwa mvura peshe peshe yakabaachena mumapombimwo.

Kubeni tinosisire kuti etinyanogara zviya munharaunda anhu tigare teiziya kuti mwatakagara muno mudhuze ere nemwekuti, kurikuti mwiri yapanda tinochienda kuzvibhehlera techiende korapiwa ngekuti tikaba agare mukati mwemashango mwiri yo ikapanda tinooneke mwo ndiayani ,hino tinobonga hedu kuti ona eutano uno anochindozoguma kweshe kweshe eifundisa antu.

Chiini chetingaita takagara muntaraunda muno tanyazwe mwiri yedu yeipanda? Handiti ndokutorumbe kuzvibhedhlerayo, zvakabanaka phiya, kuti wandozwa mwiri wake weipanda usati watanga kuenda mune anoti ano, tinorapa, tinochaya hakata antu ngatirumbe kuende kuzvibhedhlera ngekuti ndiko kwetinorapiwa teipora.

Haa zvona zviro zvakona pheyani zvinenge zveide kuti antu akati garei-garei oronzere hwana huno kuti zvakabanaka kuti hugare hweindoziye kuti hutano hwedu hunoite muchengeterwenyi. Kuti hunochere mvura, hunenge hweizodai nemishando yakona, zvinode kuti ana anase kuzviziya takagare kudaizvi.

Hiii wakashanda peya sabhuku wekweduwo wakabatana nebona pona yekuunganidza antu nekuunganidza zvidhina munganga mwedumwo echidaroko uyai tichaye zvidhina zvino tode kunasira pekuti ana edu anomwira nemvura muzvikoramo amwe nemvura yakachena hino aaa tinobazvibonga ngekuti muntu weshe wabamwa mvura yakati njuku kuchena.

Kubeni hayi antu kuzondo reketawo hawo kwavanoita kubeni zvinenge zvakabanaka peyani kuti vantu vanotopota veiti muntaraunda dzavo dzo kweiuya antu anenge veifundisa antu ngezveutano zvino nekuchiwa ronzera kuti hino eide kuto aake chibhedhlera zvakona zvo ozviakira kuri nemishando yazvo. Hino tonobonga zvedu ndaraunda yekwedu kuno ngekuti antu eshe anyadaidzwa mishaongano yo voenda.

Kubeni vanozvironza peyana asharuka eite hemunonyagara garai mudhuze nemwemunoziya kuti ngezuwa rinopande mwiri munenge muripadhuze nezvibhedhlera kuti murapwe ana ano aone kupora, hino tinochizotobonga hedu ngekuti ntaraunda yekwedu ino zvakachizoakwa zvibhedhlera neanonyahamba eifundisa antu ngezveutano zvino azvichanesi kubandoti antu kuzwa nekupora.

Kunyaaronzera pheyani ana atinobara ano, majaha nemhandara ano kuti musandodhuvha mumamvuramo, musandotambira mumamvuramo, anombozvizwa ere. Khubeni zvona zvinenge zvakabanaka pheyani kuti mvura dzinodzi dzingwarirwe, ngekuti apana chingaitwe pasina mvura yakabanaka akhiti woye, mvura upenyu.

Ntaraunda ngentaraunda takagara kudai zvino, tinosise kuziye kuti mvura yekuphuza yakanaka tinoione kuri. Haiwa antu kundogara, ngekuti hakuna pheyana chetinoita tikatame mvura yekuphuzayo ngekuti ndoinodiwa kuphuziwa, inodiwa kushambwa ndiyo. Zveshe, takagara kudai zvino, kugwinya ndiyo mvurayo.

Antu eironzerwa zviyaa peyani anenge eizviita zvekuti aah ngezvejee, ngezvekutamba. Kubeni zvakabaanaka yeidaidzirwa mihlongano antu huyai kumihlongano. Huyai kumidhibano, kwauya antu ari kubva kuretu ari kuda kuronza ngezveutano. Amweni anenge eiti haiwa wo, kutinyepera. Asi isusu tinobaabonga ngekuti antu ari kwedu uno akandozwa mihlongano yadaidzirwa aambononoki. Antu anorumba eienda koofundiswa.

Kaibvunzepo kasikana kangu kaiti mai nayi ngubo dzakona dzinozombopfekwe muzvibhehleramwo dzinenge dzeimbobvekuri dzino pfeka antu emuzvibhehlera dzinenge dzakafanana ndikati aah vanopuwa mwanangu nana vona vavanenge veishandira vezveutanowo ndiwo vanoapa nengubo dzakona dzo dzekupfeka kuti veshe vaone kufanana kubeni zvobaazotonakepo.

Kungoti mare ndodzinganesa hadzo takagara kudai akhiti weee mumakanyi muno tinenge tisina nepekutangira kubeni zvakabaanaka zviro zvino kuti antu agare eindofundiswa, antu agare eidaidzira antu anoita ngezveutano kuri anase kufundiswa kuti ndxondo dzedu dzino nemufungire wakona tochiite ekudini petinozoti paya hino azvichanasi kuhamba zvakanaka zvinenge zvadini, majaha teshe nemhandara ngatikitimuke tiendeyo.

Vanondogara veizvironza kuti kweshe akuna nhenda inozi kwa airapiki akuna nhenda inozwi kuzvibehleya aiendi, neanondorwara ndlondodzo anondoenda kuzvibhehleya oguma oita nekupuwa nemapilizi wo eipuwa nemandaiti wo otozouya aah mhoryo, mworotozo gareporenaye zvakanaka ,hino akiti woye dai ainyarwara ndhlondodzo ngaaende kuzvibhehlera korapiwa.

Zvinogara zveindoronzwa kuti takagara kudai, zvino kudai mukanyaona neane ndxondo dzawodzo dzarashika. Antu ngaaunganidzwe aiswe kuzvibhedhlerayo. Aendeswe ngemundau dzavo dzakhona dzaanochizoguma eizoenda kopuwa nezvekurya nekuchizofundiswa arimo kubeni orozozviitepokei, vanenge vasingakheti peyani. Kuti neana adoko nana mbuya neakomana akura aene mbhandara antu eshe anochiunganidzwa soro otorapepwo.

Iya vaizvibvunza peya kuti ndau yekwenyu uno kwaana Tamandai akuna antu anobaita ngatei nxondo dzakona dzakarashika ngei ndikati akuna peya ngekuti antu eutanowo anoramba ariuno orotozofundisa antu zvendxndozvo neanodzirwara neanoita zvaindoreketwa hino tinobaizvibonga ngekuti vanorapa veindogumayo veindofumdisa antu nemutenda wakona wotodzakira.

Ndinobaazwa zvangu kudakara akiti wee ndeizwe kuzwi muzvibhehleramwo mwaane antu anoite basa rekurapa wawaanenge aite ekuti ndxondo dzakona dzarashika. Nekuti, kudhayakwo waiti waita ekudarokwo wochitoherereka nenyika ino yeshe weichinongera ngezvemumabhini. Hino tikobonga nekuti muzvibhehleramwo neanorwara nendxondo vorapika.

Shoora hawo antu ano payani kuperekedzwa zvino zvinenge zveironzwa kuyi antu ngaapote eifundiswa kuti kudai einyarware ndxondo dzino zvinodiwa kuti aende kuzvikora kofunda ngekuti ndikwo kwanoziya Kuti akuna unorwara ndxondo muntu weshe neunonyarwara unorapika.

Zvinobaita ungate kunesa zviro zvakona weizwa anamutape, nemasubhuku eyidaroko kuti uyai uno kumudhibano akiti wee toda kuronzerana ngezvekuti tiake zvibhedhlera zvekuti kunyazozwi neanenge ayita ngate pfungwa dzakona dzarashika ndxondo dzo andu azoone kurapwa hino kubeni zvinenge zvakaba naka piya ngekuti zvibhedhlera zvo zvikawanda neanorwara ndxondo wo anorapwa eyipora.

Anditi antu aizvironzasu echiti akitiwe wona antu anorwara ndebvu ano anochizombozwinyi ngembiriyo tikati aa zvine ndaa yei ngekuti nezvibhedhlerayo zviriyo peyani zvinochizoatora neantuwo zveiabara nemajekiseni, naitidzo nemitombo orozotopona peyana antuwo otorarame zvakanaka.

Aaaa akhiti woye kwai takandogara kudai zvino kwai zvimweni zvakhona tisapedza nguwa ngekutukana kana kuroyana, ngekuti tikandoziya kuti nhtaraunda ngenhtaraunda ine zviro zvayo zvinenge zvakabachitosiyana zvakandofanana nekuti ndau dzakhona dzezvibhedhlera zvino dziimweni dzinenge dzakabazoti mhoryo dzimweni tsvatarara asi chendinondoda ndochekurapwa teiporacho.

Kundoti hakwo zvona zvinenge zveida mwoyo unowu weipandira kuda weizokura zviya zvimweni zvakhona zvinoramba. Ndeikura ndaibarokwo kuti ndinoda kuti ndishande muzvibhedhlera mwo ngekuti ndinenge ndeida kuti antu ano apore. Hino zvakaramba. Esi azvichina hazvo ndaa ngekuti nemumakanyi mwedu muno zvawanda zvibhedhlera. Neana edu ano owa wanda anoshanda mwo muzvibhedhlera mwo ngenharaunda yedu ino yebazotojeka.

Aah zvimweni zvakhona unotoita hako nekutosheka, antu eikhitikidzana kudzaka mwaSaye. Kwai ukaende kwaSaye ukayende koovhera jeyacheya ririmwo rinorapa nejeko tikati ere akhiti wee endesai ana kuzvibhehlera. Mazuwa ano kwaane zvibhedhlera, muganga wegawega une zvibhedhlera antu aende koorapwa, hino antu aa tinobonga ngekuti hava kazozviziya kuti kuzvibhehlera kwoendwa obaa kitikidzana eiyendeyo ooguma otora pwawopo.

Anamai voye nanababa voye zvingaite kunga kushupwa peyani zviro zvino zveireketwa. Kubeni ngenguva imweni ere kunenge kusibari kushupwapi kunenge kuri kutofundiswa peya kuti antu ngaake zvipatarazvo, zvibhedhlera mundau dzedudzo. Nekuti zvinozondobatsira isusu vagari vemuntaraundamo zvine zvatakazviita pedupo zvabanaka peyani.

Zvaimbo tora hazvo nguva ere kuzvi ronzerwa asi ngekutu antu tinenge tine zvetinenge tei karakadza mu musoro mwedu muno hino atizo zvifungi kubeni peyani anozoti anenge azozvi garira pashi wo aka ronzerwa unobai ona kuti zvakanaka kuti ndaraunda nge ndauraunda iite ne zvibhedhlera peya zvekuti antu aka pande mwiri zviya aende ko rapiwa.

Kundorwadza zvakona zviro zvakona kuita kubeni mwari azotozvitepo ee munotozoona mwega kuti aaa takabetserekana akhiti voye. Ngekuti muganga nentaraunda yenyuyo inonga yatone nezvibhedhlera peya hapana neunenge achaneseka. Neanonyarwaravo anonge eindozwe matendavo akatorumbe kuchibhedhleravo hatononoki nekurapwa kwakona.

Vantu vanyazvizwira havo nenungo havo nekuti uripari unoti ndinoda kuite shakura rangu hapana neunode kusimuke kubvepo. Kubeni zvakabanaka peya kuti antu aende kodhibana eichindo shandirwa kwekuti zvibhedhlerazvo zviakwe. Nemovha dzacho dzinode kutengwa peya ngeantu emuntaraunda. Kuti neunenge anyarwara zviya muntu unorumbiswe kuchibhedhlera ngekukasira.

Katika dzingaa nungo hadzo dzingandoita antu takagara munharaunda zviyaa. Antu akandoita kungatei kuchindobatanakwo antu eichindopangana pangana kuti ngatiake zvibhedhlera. Zvinobatinakira peyani ngekuti muzvibhedhlera mwo ngemwetinoda kuzopinda tanyarwara zviya torotozopedzapo torotopona.

Anhu akaite eikundindimudzana eirumba eidzake mubanimwo wadaidzirwa peya mudhibano kuti uyai uno kwauye anhu eutano arikude kufundisa anhu ngezvekuake zvibhehlera hino amweni anenungo waiaona opetuke sure ngenungo asi tinobaabonga hedu ngekuti akawanda akakitikika echirumba kwakuguma anhu achitoake zvibhehlera zvawo hino ndiani uchatambudzika wandoti kotso kwaakuchibhehlera.

Zviro zvakhona peya mwakanyagara kudai zvino mukaite ungatei munotama unouya neku mufundisa munokorera nekuzviziya kuti hino zvinomboyite mushando wenyi wakhona. Hino tinobonga hedu ngekuti kwedu uno ee unoramba akadzara antu ano eutano ano echindo fundisa antu nemitombo yakhona nemuzvi bhedhleyamwo nezveinonge yeirapazvo zveshe zvematendazvo.

Anditi vaizvironzasu mbuya vangu veyidaro itayi mweienda mumathaundi iyoo, moita mweyiona zviro zviriyo .Musagare mwakagara mumakanyi munomu ngokuti amuzoziyi kuti zvimweni zvakhona zvinoshandiswei kubeni mozoti mwaguma kwaana sekuru mumathaundi yoo zvinenge zviriyo zveshe, munoita kunge muchibhedhlera mumbatso mwakhona umwo mwotochifundiswa nezvazvinoshandiswa.

Aah! kwaana tuzuka uno ere ,nguwa imweni unobawaone kuti anhu ano haanopere kufa zvino kutama peya kwekunase kuti vaende voguma vohloyiwa veionekwa kuti hino zviinyi zvemene zvakona zvevanozwa ndokundodaroko wandozwe pati twi antu ondotora mbiti yo veitsenga kubeni kune vanenge vakona kuenda ngemberi yo oguma akahloyiwa hanonoki nekupona kwakona nekuti nemichini yakona inenge iripo.

Kwai takandogare kudai akitiwoye ngatindokuramba teidaroko kuti antu ngatiende kuzvikorayo hambai toshanda mare tione dzekuenda kuzvikorayo ndokuti tonyazokurepo tizoziya nekuti ichi chinoita ngemishando weyi dai tanyazopinda muzvibhedhleramwo tinenge teichizotozviziya nezviro zvakonazvo akusisari kobairwa naiti dzatisingaziya kuti zviinyi zvetinobaiwa zvino.

Imare hadzo dzingandogara dzeishupa antu zvatakagara kudai. Kubeni kune anenge azvikona anorima magadheni awo. Zvakabaanaka peya kuti antu atumire ana awo kuzvikorayo. Nekuenda koondodhibana neamweni angaa majaha nemhandara ano arambe eifundiswa peyaa ngezveutano. Ngekuti azvina ndinokona izvi zvondoda kuti uri paari arambe eironzerwa ndizvo.

Kubandoita hazvo ngatei zviro zvino zvinodhurana kubeni zvinenge zvakabanaka kuti anan edu ano hetinoabara totoaendesa nekuzvikorayo vapedzepo mishando yakona votozoshanda nemuzvibhedhleyamwo veichizotofundiswa pe nemashandisirwe akona zvinobaite kuti nentaraunda yedu ino ijeke.

Kwai vatotambise mari peyani vanhu vemukanyi muno avazviziyi kuti akusi kutambise mare kuake zvibhedhlera zvekuti zuwa nerinopande mwiri riya kana nevanonyada kubaravo, ndombi dzedu dzinenge dzaroorwa dzooda kubara, antu anorumba oende kuzvibhedhlera. Akhiti woye ngatiake zvibhedhlera munharaunda mwetiri munoba, zvakabaanaka, tinorapiwa teipona.

Zvaizikanwa ndiyani kwaiye kundoti wati mwiri wangu unopanda antu akagara kumakanyiyo, ondozwaro ko endai motse mitombo mushango antu apuwe. Hino tinoba bonga zvedu ngekuti nehurumende yedu ino yogara yeizvi ronzerantu kuti mukazwa mwiri yenyu yapanda rumbai muende kuzvibhedhlera ndiko kuneantu anobarapa zvemene.

Kubeni zvona zveyi ronzwa zviya kudai zvenya ronzwa musoto ekwetinobva kuti nyamushi unowu tapedza ngesoto tisa tanga taenda ngekuti kune antu anoda kuuya kuti fundisa ngezve utano antu abviri peya ngeku nyangadzwa kubeni ngee anenge azozvi emerepo akazvizwa kei aaa kubai zobvepo antu afunda otoona kuti ngeutano hwakonahwo hunoto ngwarirwa.

Kundoti zvakonje antu echindau pfungwa dzakona nguwa imweni ndxondo dzedu dzino adzibviri ngekupikisa kubeni vona avarembi peya kuramba veiuya veibva kuretuyo veitironzera ngezveutano zvino asi tinobonga zvedu kuti kune avo vanenge vazviteedzera aiwa vantu varikubapona zvawo kanyi.

Anditi tinozvireketa tiri ku mishando kwedu yo kuti akhithi woyeee muwandirei wematenda mazuwa ano. Zvimweni zvakhona zvombobva ngekuri katika. Denda remundani mwedu muno zvorozarokwo kuti kwai tine mapundu. Yowee tine mamota torodarokwo here akhithi woyee ngezvekutiponesa ere? Asi tinondobonga zvedu kuti vona vanotironzerawo vanondoramba veindouya veitironzera kuti tisazvibata zvitenda zvino.

kkkkk, Anditi Ndakashekasu zuwa ro kweizwaro hambai kumudhibano tikati ere akiti woye chacho ere tondorambe tiri kumudhibano zvikazwi kwauye anu eutano anode kuronza ngezveutano tikati hino todini ngekuti takagara kudai tinondotungamidze utanohwo mberi anhu kwaakuchindoti riiirii teidzike kumudhibanoyo kuguma totoronzerwa peya anhu otopona.

Kundoti zvako muhlobo vedu veantu echindau vekusade kuronzerwe zviro. Toti tikaronzerwa toti kudhayako yaiya kuri anotironzera nyamashi uno. Kubeni zvakabanaka peyani zvekuti antu andogara aizondoreketerwa ngezveutano zvino kuti akhiti woye itai kuti muite hutano hwakanaka. Hino tinobazvibonga hedu ngeanoramba eiita nekuzvinyora eizvireketa zvinozondopedzisira tatojaiyavo kuti zvakanaka shuva.

Haaa hapana zvapo watoorambira nemutape wekwedu uno neekutivo mutape wakona akaambe kuti vantu huyai huyai unotama nekuti womurambirire kuri , unesimba rekubaadanidzira kubeni vantu vazotogumepo zviyaa neveutano wakona akagumepo echizvifundisepo antu aaa unozotoona kuti umwe naumwe wabvepo une chaakabata.

Kundoti zvakhona antu teindoronzerwa kudai tinenge tine umwe mafungire edu teithabangawo zvedu zvinenge zvakadzara mundxondo mwedu muno kubeni zvakabanaka peyani zvevanohamba veitironzera antu kuti zveutano zvino ngenyama dzedu dzino tinoita magarirei kuti zvitenda zvisaramba zveitirwadza. Tinobazvibonga antu tadaidzirwa kumuhlongano zviya ngatirumbe teienda tozvizwa.

Anamai woye ngatindoramba teidaroko teindokwenawo ngeuri padhuze pedupo kuti tisarekera antu eifa muntaraunda mwedumwo ngatiende neantu kuzvibhedhlera nekuti ndikwo kwaanoti ogumeyo orochizobhuirwa nezvekuita zvakona hino iiii andimboshori hangu ngekuti ngentaraunda mitundu yekwedu uno anoramba akauya eindodaroko eironzera antu rumbai muende kuzvibhedhlera.

Imari hadzo dzingandodaroko kunesa mumiganga takagara asi tinobonga ngekuti kwaana thuzuka uno chaayo chiyungu chakhona chekuti antu oake zvibhedlera antu oroozototi warwara weshe orumba wandoti apa pangu panopanda panotsuna antu oende kuzvibhedlera ooguma otorapwa opora.

Zvainga zvekunyepa peya zveironzwa kuti itai kuti mu manhtaraunda mwenyu mwo ,Hurumende yati inozouya yobatsira asharuka . Hino aaa tinotobaa zvibonga ngekuti ukadzaka unoo kwaanaTamandai uno zvibehlera zvaauno er zvabaanaka peya .akuna nouchati ndinoenda kuretu kobuda Chipingeyo kuchibhehlera. Anhtu ondo rapirwa padhuzepo .

Aaah kudhaya ko akiti woye waichiziya ndiani kuti chebesha mupengo chiya chichadarika oooh!chakachidoko chadarika kanyi kwedu uno kwaiya kundodaroko anhu nemabesha korooookorooo, antu oroodaroko kuhamba akaisa nezvimicheka zviya madhende wo akandofukidzwa nemuromo, oroozwaroko musaema padhuze neumweni ,hino tinobonga hedu ngekuti zvakadarika nemuzvibhehleya mwo anhu obaaenda asina chaakafuka mazuwa ano.

Zvinoita kunge zvinodhura akhiti wee kubeni zvinenge zvakabanaka kuti mare dzino dzambooneka dziake zvibhehlera zvakakura munharaunda dzedu dzo hino tinobonga kuti kwamajongwe kwedu uno zvayo zvibhehlera zvakakura zvekuti neunyari paari ukazwa pati twii unobarumba oguma otorapwa opona.

Anditi su tirikanyi uno kunoramba kweizwaroko kuti gore ngegore muzi ngemuzi ngaubvise muhlaro wakati wakati wekuti tikone kuake zvibhehleya zvakakura hino ngekuti anhu mihlaro yaakona anonga eibvise midoko hino zvinotozotsonga kubeni peya nepazvinobvisa mihlaro ino yakakura kunoakwe nezvibhehlara zvakakura nemovha dzakona dzokuhambisa dzoorokurazve.

Waizviziya ndiani kwedu uno apana newaizvikarakadza nekuzviziya kuti denda rebesha mupengo rino richadarika paye iiiii akiti weee chakaa chibatai batai uno anti oro odarokwo uripake waemapake ngeuripake wakasunga nemichekayo mumiro ngewakasunga vantu kurikundozame kutiza denda rebesha mupengo .

Eyaa zvaironzwa tikati haiwawo zvinochisiyana peya ngendawu dzakona kumweni zvibhedhlera zvino zvinenge zvakabaiti dyodyo zvimweni zvinenge zvakati tsvatarara kubeni zvinozodawo imwimwi peya munogarewo ndawu iyoyi kuti murambe muchizoto waka waka ngekuti zvinyatso kuchiti mbodyo kuti nenguva yamunozozwe mwiri kupanda muende korapiwe zvakanaka.

Anarume haanonyazvireka hawo ,kuti yowe tisu anikazi emuzi, tisu anababa emuzi zvimweni zvakona kuno ndaakureketa anamai ngaanoziya kuti ana atakbara ano anyapande mwiri tinochidini ngekuti unochondozodaroko kuti waguma pawaguma undoona anamai ndiwo akazare po neana kumishana wazondodai unondoona anamai ndiwo akazarepo eizwa ngezveutano weana, hino tinoba abonga peya anamai akadaro.

Taizvireketa teibva kusoto teiti vakhiti wee kudai mari inoyaitonherwa taitutsire chibhedhlera chedu chokuraa chibhedhlera chedu chino, choroiswa zveshe zvekuti nevanonyade kubara ,nevane mukhuhlani, antu eshe anenge eiradzikweni, nekuti vantu waradzikwemo vanenge vachizotoonekwaazvee nemadhokodheyawo, oro ochizotokasira nekugwinya kwakona.

Chezvakandonakira ngechekuti mwona muzvibhedhlera mwo amuna wekuti uyu ngeunorapwi munomu uyu arapwi unonyarwara ngemusoro woo unonyarwara ngezvifesana unondanyarwara ngedenda remazuwano iro muntu weshe wanyandopinda muzvibhedhlera kurapwa vantu vorovozotopona nezvebhedhlera zvakhona zvoakwa peshe peshe tinobazvibonga ngekuti neChipinge uno zvadzara.

Anditi chaibvunza su chidzukuru changu cho cheiti cheiti hee mbuya nei zvimweni zvibhedhlera zvino zvakakura ngei zvimweni zviri zvidoko ndikati ahh zvinochisiyana mwananguwe ngenyika, dzimweni nyika dzibari nemare yekuaka zvibhedhlera zvakakura dzimweni ndaraunda zvidokowo zvakanyadai ngekwedu uno zvidokowo zvibhedhlera zvakona asi tinobonga hedu ngekuti antu anopindemwo eirapwa eipora.

Iii kwai aabviri ngekutsinza aa ukaazwa antu kanyi uno eizvireketa hai ungati anorekete zvine shwiro kubeni akusi kutsinzapi pee aikutsinzapi antu anenge eide kubhiirwa kuti wanyarwara ngaarumbe eiende kuzvibhedhlera ngekuti ndikwo kunorapwe antu anorwara kuti apore ngekukasira.

Anditi chaibvunzeposu chichiti maikuru nayi zvinochimbodarokongeyi kuti zvibhehlera zvino zvinochisiyana kune zvakabati mhoryo kwozoite zvakati tsvatarara ndikati ah zvinosiyane ngemintuntu nemintuntu inenge ine mare kune zvimweni zvakona zvakabati mhoryo zvekuti wanyagumepo unotopora usati waita nekurapwa kwakona.

Hainyanadaro hayo mwiri ino kupanda akiti woye zviro zvakona ukazoti wachitsunatsuna kudarokozvo kupanda wombokotsora wopfira wopedzepo woti hino ndochidini ngandirumbe kuchibhehleya wasvikeyo kuchibhehlerayo wochidini akuna chimweni kwaakutosangane nenaitidzo wozozwajuuu!kubeni wazotopedza kudarokozvo ere wochizotopora zvako asi ii unonga wamboizwa naiti.

Kudhayakwo antu aindoita murakatira wekufa kuri kuchindodatokwo kukhomba a zvikunwe kwai waroiwa ndiaBani kwai waroiwa kubaniyo kubeni kwainga kusaziya peya kuti zvimweni zvakhona zvaida kuenda muzvibhedhlera nekuchiyozoaka nezvibhedhlera kukona nekuchitozofundiswazve kuti utano hwakhonazve muntu wanyazwa chinochiite marapirwei hino tinobabonga ngekuti antu mazuwano ozviziya.

Ndinongoramba zvangu ndeizvironza kuti ii inini ndeizonyagara zviya ndinoda kugara ndaudzwa chibhedhleya nedzinotengeswe dzinenge dzine mitombo yakona muzvitoro. Kuti vanyazozwa nemwiri vakona uchipanda muntu orumba oende iyoyo handidi kungogara mumashango muno mekuti munenge musina ngezvibhedhlera unochizorwara ukafiremwo.

Ndiani aizviziva kuti zvatovafundisa vana vedu hino vanoenda kofunda kuzvikorayo inini ndinobazwa zvangu neropa rangu kuti hla weidaroko wapinda muchibhehleya wonoona mwana wako wawakabara urikurapa antu nemuzvibhehleyamwo ana rume anouya ndiye anodaroko achirapa takudaroko tichiti tinobonga Mwari woye.

Kundoti zvako antu zvaanenge ajaira ajaira kubeni zvimweni zvakona peya zvinenge zvisikadi kuramba wakadaro zvinode kuenda kuzvi bhedhlera yo ngekuti ndiko kune antu anonyasa kuzozviziya vakaita nekuzvi funda worootozoona naana baba ano naana mai eshe arumbwana neasikana antu oende kuzvivhedhlera yo oguma orapwa peya opora .

Tobaaibonga zvedu hurumende yedu akiti wee, kuti airembi inondoramba yeindodarokwo antu endai kuzvikora muende kofunda muzoziya nemishando muzokona nekuketa nemishando yakona kuti mweinyade kuzoshande muzvibhedhlera mwo. Mwozotonga mweinase kuzoziye nemuitirwo wamwo. Hino tinobonga ngekuti nanamai nanababa antu eshe ari kukitika kuende kuzvikorayo kozvifundira.

Neeanony afunda peyani nenguwa imweni unodaro kuti emunya ndofunda, emuno tsamwira kufundazvo majaya imwi nemhandara munoda kuzo mboitei mwapedzepo unondozwa toda kooshanda muzvibbhedhleramwo tizokona nekubaya andu naitidzo eiuya nekurwara tizoziya kuti dzinoitwa mubairwenyi zvinoita kuti mundu apore ngekukasira.

Zveironzwa zviya zvingange kunyepa peya amuna voye kubeni zvimweni zvakona inenge iri gwinyiso. Kuti hetakagara kudai zvinotikazwa mwiri yedu yapanda atu ngatirumbe tiende kuzvibhedhlera ngekuti kona togumeyo mutetu vako. Ndiko kune anozondoziya nekuti tinoda kubairirwa pari tambo dzakona dzinoiswa ngepari kubeni oro vozozviitepo hazvizotononoki nekuti tiporeko.

Akitiwoye takagara zvino ere ngatipote teikwirawo kuenda kuzviyunguyo. Tanyagumeyo toendawo nezvibhedhleya zvechiyunguzvo toguma torowoona nezvinenge zvirimwo ngekuti ndau ngendawu zvirozotosiyana. Ungaenda kuzvibhedhlera zvederaiyo unobawaona kuti nezviro zvakhona zvinoshandiswa dai wanyarwara zviya nekupora kwakhona kunokasira.

Daizvaitongati ngezvekudada pheyani antu aizvironza kubeni kwaitonga kusaziya woroozwa muntu paakagara orodaidzira kuti andiendi kuzvibhedhlera inini ngekuti ndikaguma kuzvibhedhlerayo ndinobayiwa ngenaiti kubeni kuti pheya unenge asati atanga nekuzwa kupanda kwemwiri wakhona unenge apandiwa akaenda kuzvibhedhleya unobaningirwa neanozvikona nekupora kwakhona akunonoki.

Akiti mbuya angu aigara eizvironza ere echitibisusu zvedu takagara mumakanyi muno tisu tinofa ngekuti nyangodai tikazwa kuti apa panopanda nemare dzakona tinenge tisina dxekuenda kuzvibhedhlera torozodaroko kuti hai wambuya nai itai kuti neana edu anofunda peya nekuti akachizofunda anenge achibazozviziya daibtanyazwa nekuti apa panotsuna panopanda anochizotironzera.

Yaaa takasisire kugara teizvironza, nekugara teiende kumidhibano kwazvinoreketwa kuti akhitiwoye Itai kuti ana anofunda azoziya nemabasa akhona .Azokona nekurapakwo maninginingi phooke nemuchibhedhleyamwo ngekuti zvinondode kuti nepeunoshanda uzenge weinase kuzviziya. Hino tinobonga ari kubaazviita. Anhu anozviziya nekunyarapa nemisoro ino inenge yeipanda, anozvikona.

Aidaroko sekuru edu kundodaroko akaata paakaatapo oomuruka akati mudondoro wangu uri pari asikanamwi, ndipei mudondoro wangu ndiende kuchilavha mukanonoka ndinomugozhora. Hino aha takabaatozozvibonga peya kuti kwaakuuya nezviro zvezviyungu mazuvano hakuchina zvemidondorozvo antu otohamba nehumacheya hwawoho zvoorochitozonakazve wotozoona kuti ah nedenda rakona rotodzakira.

Kwai azvichina kuti ndianani anambuya anasekuru anakadzi anarume antu eshe anondozwaroko kuti fundai muzoziya kuti ngeutanowo upenyu hwenyuhwo zvinozmbodini hino antu ofunda otozozviziya nemabasa akona kuti apa pakadai panochiti rapirwei aah tinoba abonga hedu ngekuti eshe nganamai nganababa antu opora.

Kundoti zvazvona mare muteti wayo ainongerwi ,kudai yaindonongerwa kwaiye kundoti ana eshe etinobara ano ngaaende kuzvikorayo aende kofundawo nezve derayo obveyo oende muzvibhehlera mwo oguma oende koshanda ngekuti zvinenge zvakabanaka peya ana ano oshanda muzvibhehlera mwo nemishando yakona anonga oiziya nenharaunda yedu ino inobva yatokura yanakawo.

Mwaizviziya ndiyani kuti takagara zvino mwaenda nekuzvibhedhlera zvino mwoguma mwobaiwa ngemanaiti nemajekiseniwo mweitirwa ngengazidzo apana newauzviziya peya. Antu kwaita kungondoti anoenda kuzvibhehlerayo ameno kuti aochizomboita nemurapirwei wakhona. Hino tinobaabonga ngekuti ana edu ano oramba eizvifunda nemishando yo otozviitawo nenharaunda yekwedu Ngaoni uno yatojeka.

Vaigara vechizvironza peya mbuya vangu vechiti musandoti tinode kuzoshanda takura garai mwaziya kuti munoda kuita mishando yei kuti mweide kushande muzvibhedhlera mwoba mafunda meiziya kuti zvandiri kufunda zvino ngezvinondipinzemwo muchibhedhleramwo haiwa kundoambe ekuronza kuti ndinode kuita mushando ndakura wenyu hino takatozozviona peya kuti shuwa zvinobade kuti muntu weitofunda weiziya nemushando wakona kumberi.

Idikatika kukuva ana kuti zvemuadarokozvo kundoenda kuzvikorayo munozviziya ere zvakona zvemuri kuenda kofundeyozvo. Hino aa tinobadakara hedu ngekuti vanonga vachitozviziya unozovazwa vodaroko kuti kwetiri kufundayo tinode kushande muzvibhedhlera. Kwetiri kufundayo tinode kuite zvakati tikati mweitai mwopetuka uno nesuvo zvatinakira muntaraunda mwedu muno.

Iya kwai katika antu haanopera kufa payani zviro zvakhona akusi kutipi kwai inguwa yamwari inenge yasvika zvimweni zvakhona ngezvekutokorera nekutoziya hino ndochiende pari esi hino tinobazvibonga hedu ngekuti antu ari kundoramba eindofundiswa kuti mwarwara zviya endai kuzvibhedhlera ndikwo kune antu anenga einase kuziya nekuti zvemunoo zviri kupande mwirizvo zviini uye zvinochiitwa nemurapirwei wakona.

Takadarokwo ngezuva rimweni taenda kuzvibhedhlerayo koona taita angu aidarokwo kugwimba akaate pamubhedha. Techozviti ndee ndee ndikati mwanangu nana kudai mari dzakona dzeizotenda zviya ndaida kuti uzofunda uzosvikawo unono uzokona nekuzvishandisa zviro zvino. Akati ,"maiwee ngezvendinoda izvozvo".Ndikati ndinobonga mwananguwe ngatichigwinya kukufundisa uzoshandewo muzvibhedhlera zvino weishandisa zviro zvakanaka kudaizvi.

Zvaidaroko chimurumbwana changucho cheiti inini mai voye zvamunoona ndeifunda zvino handina nechimweni peyani chendinoda kuita ndazokura. Ndoda kushanda muzvibhedhleramwo ndimwo ndimwo mwega mwandinoda ndoda kunyasa kuzozviziya zviro zvakona kuti antu ano zvaanozorwara zvino, ngazi yakona anotorwa anoendeswe kuri echichizonoende kozwinyi tikati chiitai muchizotirapa.

Ndakandobvira zvangu kudhaya ndeizvironza kuti akiti wee eya inini kufunda ndingada asi zvekuzooshande muzvibhehleyazvo ini handidi ngekuti kuoone nayiti dziya dzinochizobairwe antu, zvibhohleya zvinenge zvirimwo zviya ini handingazozvikoni zvangu. Hino ana edu otoobara ke-e ndoozvoochitoda, kubeni wazozvitizve nde-e, ah zvakatonaka peya kuti vazvi....

Eya kundoti zvazvo ndau ngendau inenge ine muitiro wayo peyani zvimweni zvakona ungazoti ukazviti ndee woti hino zvakakombenyi izviizvi kuzvibhedhlera kwedu uno akuna zvakadaroko kubeni wazokwira kuenda ngederayo ukaona zvibhedhlera zvakakura zviya zvinenge zvirimwo peya nezvinoshandiswa zvakona neana edu ano orozotozvida nekuzozviziya peya nemishando yakona.

Anditi si ndaikaronzera kamwana kangu ndichiti,"zviro zviye zvamunoita meinyadaroko hemu meitikambisire mare dzedu nana atichina mare ,munoziya ere mishando yakona yekoshanda."Akati eya maiwe nemushando wakona ndouziya .Hino tinobonga ngekuti oshandewo mwona muzvibhehlera mwo. Nezvinoshandiswa zvona zvo ,nezvimakabatizvo ozviziya nekuzvivhura nekuchizvishandisa kakona.

Waiya mukarirano wega wega madeikoniantu ooata, eti hemunombodai kuti kwai tinoerenga atiiti nekuata anhu anoata madziso akati njerwa, munode kuchizombodini mwanyapedze nekufunda kwakona hino takazvozvizwa veizvironza veiti tinode kufunda muzvibhehleramwo tode kuzonyatso iziya ngemitombo ino, ngengazi dzino dzinobairwa antu nekwedzinozoendeswa tikati ewoo, chiitai mwechizotirapa.

Kuti mare dzakona ngedzidikatonherei zvadzo kudai dzaitonherwa ere aa kwaiya kubati vana vano vatinobara anhu eshe kuzvikorayo ogumeyo umwe ngaumwe ofunda oita nemimamishandoyo antu ozopedzisira orapwa means akona ndozvovoda kukufunda eifundira mushando yakona haikona haachadi kuita reshereshe.

Havarembi peyani kuramba veizvironzwa kunyazwi tisu vakona tinoronzerwa. Tinenge tine zveduvo zvetinenge teikabanga mukati mwenondo dzedu dzino. Tozondo zvireketa kuti musaramba mwakati mitombo yemushangoyo mitombo yemishangoyo endai muzvibhodhlera mitombo yakubarapa. Ende mazuvano yemuzvibhodhlera ndoyo yakachibazotombonaka nekuti inenge yakadhibaniswa nezvakawanda mukatimu.

Ndainesana naye murumbwana wanguwo ndikati iwewe nayi heunodarokozvo unodakuzombozoitei wanyapedza zvikorozvo hounotipedzira nemare zvino kuti tinotame nemare yekutenge munyu pamuzi pano teindobhadhare chikoracho akati ndinode kushanda muchibhehlera mwezvinonase kugadzirwa nemitomboyo zveyizoonekwa kuti zvinochizoite murapirei anhu ane nhenda dzawo dzakasiyana, tikati chiitai.

Chaibuda kwataifundeyo kumakanyi iyo ohoo raive gwitikiti mai kwauya vandu vanenge veyitore ngazi muzvikora andu ochidaro kurumba kunotorwa ngazi iroo kubeni chaidiwa peyani kwaide kunge kupiwa zvimabhanzi zvoo zvaizopuwa andu ochidya oguta nekusaziya kuti zvaide kuzombodiniwo mberi iyi hino zvinezvi vandu ochitombaitozviziva peyani kuti zvakakosha zvekuendese ngazi zvino nekuti zvinobatsira.

Majaha nehurumbwana hwenharaunda yedu kwakuti ukazvizwa zveitukana kana hweireta hweiti inini ndakura ndimoda kuenda kuchikora ndoshanda ndazopedzepo ndoda kushanda muchibhedhlera nekuti ndenge ndeide kuzokasike kuonana neana ano atinobara kuti anomboite murapirwenyu, tikati tinobonga nekukarakadza kwakadaro fundanyi ana eduwe muzoende koshanda muchibhedhleramwo neamweni amuno zobara.

Mazuwa emikhuhlani hoo ndiyani wainge achahamba asina kupfekedza nemiro waindoona miro dzeshe dzakapere kupfekedzwa worozwi umwe naumwe ngaeme ngepakwe akhiti woye zvisingaperi hai taizvifunga ere ndiyani waizvikararakadza kuti zimukhuhlana riya zibesha mupengo riya ringadai ngenguwa ino rapera.

Akitiwe kona kufundanjee takandogara kudai kwakanaka dzinga mare hadzo dzingano dzinganesa kubeni kuendesa ana ano kuzvikora ere kwakanaka nesu akona ngatifunde anamai woye tizoziya kuti tanyapinde muzvibhedhleramwo zvatinenge teiningiramwo zviinyi tizotoziya zve ngemishando yekuita peya tonyadai kuchema mare zvino zvimweni zvakona kusafunda, akafunda anoshandemwo muzvibhedhleramwo abaneseki ndizvo.

Kubeni ndaichironzera peyana ndeidaroko kuti iwewe zviro zvako zvino zvaunoita unozoziya ere mberiyo kuti zvinochizodini akati aaaaa ndinotoziya maiwoye ndiona kushanda muzvibhedhleramo nebasa rakona ndinoriziya ndikati imwei itai hino takazotoona aaa kutoshandemwo muchibhedhleramo angu otorapwa nemitombo yotogadzirwa ndikati tinobonga.

Kwai ngenguwa imweni mitombo ino akhiti woye nani hayo kaidatoko kamurumbwana kanguko ndikati nhendaayei weibati inoda mitombo yemushango zvikanzi chandinotya mainana ngechekuti ndikaenda kuchibhehleya up ndoguma ndotorerwa zinaiti. riya ndororinzei bvo nepanyama pangu pano ndikati haiwazve zinaitiro ikatoona rabekws mungazi makomo ndokutoronza kuti wapona.

Kwaidzara antu kwambuya munyeri kudunthuyo rekugomondoni oro ondodarokwo anhu wabare chimwana chake anhu okwikwidzana eiende korapwe chipande, hino tinobonga peya ngekuti anhu akachizofundiswa wandobara mwana weshe worumba kuende naye kuchibhehleya oro oguma ana oro onekwa ngemadhokodheya apana neuchaiswe zvipandezvo.

Taisheka zuwa rimweni tasanganeyo kwambuya chipanga antu ara azokwira negomo re gomondoni anhu akaite murarira nevana ikweyo kusvika mbuya echichindodaroko hino iyi akazozviramba vanambuya utano emugagnga weduwo ,akati akuchina unokwira kuende kwambuya chipanga antu eshe tindimukai mweiyende kuzvibhehleya anyari nemimba anyari neana endai mworapwe iyoyo.

Mumatoromwo tichakura waindoona koo koo mworooti zviinyi zvakati kookoo mubanimwo kwozi makuwa ngeana adoko anopera kufa toroochiti ngenyi katika kwaiya kusati kwakuziya kuti kune zvibhedhlera peya zvinoendeswa ana adoko hino mazuvaanaya zvozikanwa akuchina nemwana uchafa eindobarwa ana eindodaroko eindopuwa nemitombo yawo kudzimara akura.

Anditisu anambuya etinogara nawo aindodaroko kuti ngaauye uno ana tirape kubeni kwaiye kuda mare peyani, hino ngekuti anhu akazofundiswa wandoite chimwana chake chapanda nemusomwo nemundani antu orumba kuenda nawo kuzvibhedhlera oguma nevanenge variyo vanoona ngeana vano anombotora ngenguwa ere echidako kubaira nekudonhesera zvinodiwazvo.

Haa takakura navo vana esinati aindozwaroko ndiyani vati mvee uno unoite munhuviro uno vadarika apa ozwi ndiesinati antu voye. Antu oro odaroko hino zvakadaroko kutwarazvo unochizooneka ndiyani hino mazuva ano tinobabonga ngekuti antu veshe peya vorumba. Eichienda nekuzvibhedhlerayo ohloiwa kuoneka kuti zviri mundanizvo zvinonga zvakadini. Antu obabara neana akona zvabati hwee.

Unoti ukaenda ngekune amweni machechi kana kwana Marangeyo murakatira hwehwana peya kufa ngekuti antu anenge asikazviziyi kuti haanonyabarwazvo zvino ana anode kuti azopote eyiendeswe kuzvibhedhlerayo kana kuti vekuzvibhedhlera anouya muntaraunda mwenyumwo ana eyibairwa hino tinomabonga zvedu ntaraunda yekwedu kuno yekwaManzvire haa anobauya ana echibairwa hakuna naana achambofa uno haa zvabatinakira .

Zvinenge zvakandonaka antu takagara kudai kuti antu andoramba eindoita ingatei akaronzerwa naanasabhukuvo vondoramba veindozvironza kuantu kuti takagara kudai ngatishande kuti munharaunda mwedu muno muite zvibhehlera zvekuti wanyarwara pakati peusku unorumba eiendeswa kuzvibhehlerayo kunoporeswa.

Handiti vaizvironzasu yekuti hemunoramba mwakagara kanyi mweidaroko muzvibhehlera zvidoko zviri uno munozviziya here kuti imweni michini yakona haioneki muzvibhehlera zvidoko zviri uno. Zvinoda kuti muzokwira muende kuzvibhehlera zvikuru kunaana Harareyo. Ndookuneimweni peya michini yakona yekuti wagumeyo ukachivatiswa nepounovatiswepo woorochivhenekwa, zveshe nezvimukatimwo zvinoonekwa wotorapwa wopora.

Takasekepo peyani zuva rimweni tadaroko eya endai moochere mvura asikana wee. Toona eya okindimuka akabate nezvigubhu okindimuka akabata nezviranji bhobhokisi tikati hino munoenda nazvo kuri, akati koochere mvura. Tikati haiwawo hazvisi zvekucheresa mvura izvozvo ngezve muchibhehlera. Katika wona muteto wazvo zvinondoda kuti ana ano afunde, azoziya kuti ichi ngechemu chibhehlera ichi ndeche mumuzi.

Anditi taishekapi zuwa rimweni tikati akhiti woye, kusafunda kuno ere, ekunozotoshatazve weiona majaha emazuwaano weitora zviro zvemuchizvibhedhleramwo woorobeka munzeye zveihamba zveirira worozoti ana ano ngaaende kuzvikora akhiti woye azvemunzeyepi zvinorira ndezvinoshandiswa nemadhokodheya muzvibhedhlera.

Handiti suu taizvironza zuva iroo tikati hoo petino nyagara hedu kumakanyi kwedu kuno tisingamboziyiwo nekuenda kuzvibhedhleya zvezvirungu yoo nezuva retinogumeyo inowa ndee ndee torove denga denga nepashi teyiningira kuti zveshe izvi zvinoshandisweyi asi tinobonga peya nekuti chiyungu chakona chopota cheyiuyawo nekwana madhuku uno yaayo nemichini yoo inoshandiswa muzvibhedhlera.

Kwai zvimweni zvakona hasha ngedzetetitori nadzo hedu, pekee isusu mandau atibviri ngekuita ungati tinokone kuchizotofungepo maningi kubeni nekufunga kwakona tinenge tisingazviziyi torozobata zvimweni zvakona zvetisingazii nemishando yazvo hino vanondodarokwo kuti maguma nemuzvibhedhleramwo musabata-bata zveshe zveshe ngekuti zvimweni zvakona amuzozii nemishando yazvo.

Zviini zvakhona zvamunongoramba meindotironzera imwimwi meiti antu endai moofunda. Ndikati eya antu ngaende kofunda ngekuti ndookuzoona na antu otora zvemukhichini eishandisa , ootora nemathochi emuzvibhedhlera eida kushandisa nemumambatso. Kubeni zvinenge zviri zvemuchibhedhlera peyani . Zvinenge zvine mushando wazvo. Hino tinobonga hedu kuti ngeanenge azvitevedzera aya anochizoziya nemushando yakhona.

Kubeni mai angu chiro chino., vaindogara zvavo veichironzaa, kuti chiro cheironzwaa musingachizii zviyaa munenge muchiti chine mushomo wei, kuti antu endai kuzvikoro mundofunda akiti wee muzoziyaa kuti izvi zvinoshandisei, musazongobata matambo eshe eshe ngokuti kune anodaroko kundoonebtambo wobata eida kukandaa kandaa, kwayi ndedzemagetsi kubeni dzimweni dzakona ndedzemuchibhedhlera peyaa, moromozototi mukada kuzvidaipo motouraya zvakawanda.

Antu akaite kunge achapondana zuwa rimweni eidarokozvo kuti iwewe unozviziya ere mazita akona, umweni akati ndinomaziya, umweni akati andimaziyi tikati here akiti woye hemutakanazvo kudai mweiurayana endai kuzvikora puya mwoende kofunda ndokwemunouya moziya nekuti izvi zviinyiwe zvinoshandiswe pari kubeni kune anenge azoendeyo puya kuzvikorayo anobva oziya nemishando yakona nepezvinenge zveionekwa muzvibhehlera.

Vakadaroko gore rimweni makoti anguwo ati atetewee mwana ndabara hangu, hino mwana wakona wandabara haanenge asina mirenje ekuchizofamba ndinoguke mushana ngekumubereka, ndikati eyaa atete mushupika ngei musachema ngeizvozvo mukaenda naye kuzvibhedhleyaa mwanawo kunoitwa ngezveutanonunopuwa nezvituru zvakona zvekuti daii ahambe ndizvo akagara.

Unoona vantu veita zvekuchwatana paye mumiganga yekwedu uno woro wodaro kwo kuti munochwatana ngeyi imwimwi amuzvioni ere kuti zvamunozwa zvinoda kuti muenda kuzvibhedhlera ngekuti mwazogumeyo paye kuzvibhedhlerayo ndikwo kune michini yakhona inokona nekuzvivheka woro wozotooneka muntu akaenda woguma wotovhekwa ngemichini yo nekupora kwakhona kunozombononokepo ere.

Anditisu zvaironzwa zona uno kuti hemunodarokozvo kundoti tokonye tokonye zvirozvo mweibata nezvirizveshe munozviziya ere nemiteto yakona antu orodaroko inozikanwa kuri antu asikazi kuenda kuzvikora kubeni ngeanenge azoendeyo peyani kushanda nemuzvibhedhleramo ouya anoziya nekuti hezvakadai zvino pano pfanywa pakona ngepari.

Mai angu anditi airamba eyi ndozvi ronza ere asi kuto ayiti eyi ronza isu toti kushusha kwa mai kubeni aito bhuya zvemene kuti akiti wee fundai muzoziya kuti chinhu chino shande paini ichi basa rakona nderei nekuti unozo peesira woona zvimweni zvakona zvemu zvibhedhlera zvo shandiswa nemu zvitoro zvo shandiswa ne muma kicheni muno bikwamo.

Anditi suu zvimweni zvakona ndo zvino ramba zvei ronzwa zviya kuti amufi mwaka zviziya kana muka korera kuenda ku zvikorako ko funda ku nyanya nyanya zvona zvino shandiswa mu zvibhedhlera mwo zvinotoda kuti utozvi fundira kuti uzo ziya ne mishando yakona ndokuti wazo guma nepe zvinenge zviri usazo ita kunga tee kuti waona zvako wega.

Zviro zvakhona akhithi woyee zvechitoda nekutoziya peyaa takagara kudai zvino. Ngekuti ukasazviziya zvimweni zvakhona ee haah unopera kuzvidhibanisa dhibanisa nemumizimwo. Weizvitora weizvishandisa weiti dai zvidumbu zvemvura, kubeni zvitori zvemuzvibhendlera peyaa. Saka kutofunda kuno kwakanaka akhithi woyee kuti tizviziye zviro zvino.

Vanogara veindozvironza havo kuti ere akhithi woyee zvimweni zvakhona unoti ukaenda muzvibhedhlera mwo. Woruguma ukazviti ndee woroti hino zvakakombenyi izvizvi. Kubeni vona vanozviziya peyaa nemazita akhona nemishando yakhona vanenge veiziya. Nekuti kudai wanyadaroko mwiri wapanda. Unochindodarokwo wobekwa pamubhedhuwo ine nemavhiri woro wochovhwa peyaa zviro zvoro.

A tete angu aindo ramba eyi zvironza zvawo vachita munga ziya zveshe ere asikana woye amunga zviziyi asi chino diwa ngechekuti muende ku zvikorayo ko funda nge nguva yo yamuno dhibana nezva musingazwi zvoo nekudai mukanya kona kuzvi erenga muno pedzisira moziya kuti zvino ita mishando yei kunyanya nyanya izvona zvemu zvibhedhlera mwo zvinonga zveida kuti muziye peya kuti musazondo tonda zveshe zveshe.

Vaidaroko vana vangu veizvironza veiti, "Maiwe antu kusaafunda hawo, takazosheka zuwa rimweni taguma muchibhedhlera, humweni hurumbwana hwobata-bata zviro zvemuchibhedhlera, tikati zviro zvemuchibhedhlera zvine mushando wazvo, musandobata zveshe-zveshe." "Tikati antu ngaaende kuchikora aende kofunda azozviziya nemabizo azvo."

Anditi mai vangu vaindoramba veidaroko ere, echiti akiti wowe musandobata bata nezvimusingaziyi nekuti muchazobata nezvinemishando inenge yakagwinya imwimwi amuzozviziyi nekuti zvinei, toro -odaroko kuti mai nana tiendesei kuzvikora ndokwitinoenda kozviziya zvirozvo, hino kune akazviita havo kuende kuzvikorayo oba atozviziya peya nemishando yakona nekuti nemuzvibhehleramwo mune nemidziyo yavo.

Antu akaita unga achamamisana pheya zuwero, takadaroko kugara pachibhedhlera uyu wati ichi ngechemushando wenyu, uyu wati ngechemushando wenyu wanga achaziya nekuti ngechemushando wenyu ndiani, tikati ndizvo zvinogara zveironzwa zviyani kuti itai kuti ana aende kuchikora andofunda azoziya kuti zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera nemazita akhona nemishando yachona inenge iri yei.

Zviro zvekaretu ere akiti woyee waizviziya ndiyani kuti mirenje yanyanika hino kune nemabhutsu anopfekwa kuitira kuti wonyahamba isanyanye kupanda kwainge kungodaroko anthu atonikazvo wotopuwa nemudondoro oro wotozi tomuka weiendeapa usasanyanya kuhambisa nekutomukisa ngekuti unoangire kupanda hino tinobonga chirungu chaakugadzira nemabhutsu peya ekuti vapfeke anenge adarokozve.

Iya hoo Kwayi unobata nezvinopisha zvinoda kuenda nekuzvikora peya takagare kudayi zvino izvi zvinoda kuenda nekunofundiswa kuti uchizoziva kuti chakagaea kudai ichi chinoshande pari usazonobata zviro zvese zvese ngekuti chimwe nechimwe chinepacho hanzi muzvibhedhleramo zviro zvimwe nezvimwe zvinoshandiswemo zvinotozoda kuzoziva ngekufunda.

Mushumo wawo Mwaramu wangu, mwaramu Peter, wokundorambe eidaroko kuti akiti we amunawe musando bate zviro zvemusingaziyi ngemazita azvo endai mwotange mwazvifundira antu simukai muende kuzvikorayo muende kofunda ndokuti mwozoziya nekuti ichichi ngechepari ,ngekuti pedzisiro yakona antu muno pedzisira mwoondo dhibanise dhibanise zviro ngekuti hatakagara zvino zviro zvega zvega zvine mishando yazvo nemwezvino shandisirwa kunyazwi muzvibhehlera mwo.

Aaa zviro zvakhona zvinoere, zvekuti mungasanasa kuzofunda kuenda mberiyo, haiwawo munotora nezvemuzvibhedhlera mweisandisa nemumambatsomwo mwamunogara musingazii kuti chiini, hino akhitiwoye ngatifundise ana edu ano nesu wakhona ngatipote teifunda tizoziya kuti chimwe ngachimwe chinemushando wacho.

Aaah anokona hawo kureketae anogara ezvironza kuti akhiti na endesai vana kuzvikora yo azokura peya eiziya kuti zviro zvinoita mushandowei takagara kudai zvino nekuti amweni akhonae ndokuzoti chemuzvibhedhleya unochiona chamo mumhatsomo nemukicheni choshandiswa kubikisa. Hino kubeni zvakabanaka peya kuti vafunde vazoziya kuti izvi ndezvemuzvibhedhlera izvi ndezvemuzvitoro.

Iya akati igumo rei sekuru zuwaro uhloo ndiyani wanga achaziya kuti ichi ngechei ichi ngechei wandoita watontera ichi washandisa watontera ichi washandisa akazodarokwo mbuya angu akati ere akiti woye itai kuti ana aende kofundawo azoziya kuti izvi zvinoshandiswe pari ngekuti takagara zvino kune zvekuzvibhedhlera kune nezve mumuzi nezvemuzvikora.

Aaaaa kwai zvinemuteto wenyi kuti antu antu anounganidzwa antu eibhuirwa kuti chakati chinoita mushando wakati, tikati aaa zvine muteto wazvo wakanaka ngekuti antu anofanira kuziya kuti takagara zvino ichi chakona ichi chinooneka pari uye chinoita mushandisirwei ngekuti zvikasadaro haaa zvinondopera kudhibana dhibana.

Zviro zvetinondofana kucherechedza takagara kudai zvino kuti nguwa ngenguwa pari ngepari patori nezviro zvakona zvinoshandiswa ngekuti tikasazvikarakadza izvozvo ndozvizooneka antu motora nezvimoshandiswa muzvibhehlera mweishandisa nemumamizi mwedumo kubeni kunenge kuri kusazofunda kunyari nekusazonyatsofunga kwakanaka. lmi antu woye ngatigare teimbozvifundira zviro zvino tizviziye.

Tinoronzerwe peyani nevanozvitengesa muzvitoro makona kuti zvirozvo zvemunoda kutonhaazvo munozviziva here mushando wakonaa, ndikati kungotontaa zvimakomichizvo zvotogumaa zvotochere mvura mumbatsoo, akati handizvopi ndezvekuchibhedhlera musandoti zveshe zveshe zvamaona motora tangai mabvunzaa ngekuti muchatoraa nezvemuchibhedhlera kushandisa mumbatso menyumo.

Iya maikuru anguwo peyani paakazvireketa takati aaah majee a amaikuru ekuda kuti vantu vagare vachisheka kuti ndima ione kuhamba mumunda uno kubeni aitoronze ngwinyiso peya kuti akiti woye faundai muzoziya kuti zviro zvino muzvibhedhlera mwanyamupinda zvinoita mushando yeyi veiti ndakazobata nechisingabatwi ndikaone nyara dzeshe dzopere kutsva idzi hino akiti woye ngatifundise ana azoziya mushando yezviro muzvibhedhlera.

Ndakasheka zuwaro tikati hoo kusafunda kuno ere akiti anhu achatora nezvemuchibhehlera eigerese miti kanyi uno eiti kwai tinode kugerese maruwa kubeni zviro peya zvinoshandiswe muzvibhehlera tozotopedzepo todaroko tikati aah kusafunda uroyi akiti woye anhu ngaaende kuzvikora aende koziye zviro kuti zvinoshandiswei, zvemuchibhehleya ngezviri zvemumhatso ngezviri.

'Gwinyisirai kufunda vakiti wee magayaa nemenee nearubwani, gwinyisirainkufundaa.' Mushumo wambuyaa angu aigara eizvironga kuti gwinyisirai kufunda kuti mazoendaa nekumishandoyo mazopinda nemuzvibhedhleramoo , musazondobate zviro zveshe zveshe muzoziya kuti ichi ndechenyi, chinoshande pari nemushando wakona ngekuti munozodhibanisa zviro zvakasazobuda zvakanakepo.

Mbuya angu anondogara eyidaroko akhiti woye. Itai kuti antu muqabanga

Yaka dikatika zuvaro antu ari pamu dhibano hwana hwei ndo daroko kunongera ne chiri pari zvi mandara zvino zvino kura hweindo nongera kwaka chizoto kwauya wainasa kuziya ne mushando wakona uno shande mu chibhedhlera mwo angati musa nongera nezve mu chibhedhlera tikati akitii weee zvakanaka kuti ana ayende ku zvikora ayende kofunda akure eyi zviziya zviro zvino.

Anditi taidaroko kisi madekoni zona uno kuti akitiwe takanyagara kudai zvino ngatigare yakagwinya ngekuti ukandoona nemwiri uno wapanda ukaende kuzvibhedhlera koti Kobo naiti dziya dzinenge dziriyo dzekubaiwa maiwe unozwa nemwoyo kuti dambu hino inode kupfomerwe pari Mwariwe hino totobinga hedu nevanozviita vakona vanobakona auzodzizwi nekurwadza.

Taiti teikura tione mwaramu eduwo akadaro nezimbuti orohamba orokamhina khabi khabi mwaramu woye chii akati murenje unowu auiti kutsika pashi ngekuti wakaguka nemumakodomwo hino mwochizodini akati zvirikupanda hino ahh takachizoti mwaramu woye endai kuchibhehlera pakazoende kuchibhehlera takazoona apfekedzwa nebhutsu dzakhona dzekuti murenje weikamhina uone kamhina zviri nani tikati tino.

Kwai zvino ronzei mai nhai zviro zvakona emunozviti ndende zvino odaroko andizvizi nezve zvino ronza asikana imwi imwimwi mochito gwinyisire kufunda mwo uya mochiti ronzera mai nana ichi chino shandei teinya zviningira mu chibhedhlera muya ngekuti zvimweni zvakona kundo ningira nge madziso wei siyepo.

Zvona zvinondogara zvakaronzwa kuti itai kuti ana aende kuzvikora kuno aende kofunda afundakwo ndokuti azoziya nekuti zviro zvino zvatinenge tinazvo mumambatso munomu zvinomboite mushando wei ngekuti unozopedzisira waona nemuzvibhedhlera zvootambiswa nemunobikirwa worooti akiti wee igumo reyi esi ana akaenda kuzvikora aa unozonzwa ozviziya nemazita azvo.

Anditisu evanozvironzazvo zvinonga jee peyani kuti musatore maredzo mweindoite basa nekutenge ngubo mweipfeka dzimweni dzakona endesai ana kuzvikora aende kofunda ngekuti ndiwo ana ano etinode kuti achizotironzera kuti isusu tinochizoshandisei ari mangwani zviya tagume muchibhehlera mwo tizoziya kuti ichi mushandowakona ngweye ichi.

Eya zvakabanaka kuti ndakandodai kugara takanyagara mumutuntu mwedu muno tipote teizondofundiswa kuti akiti woye izvi zvinoita mushando wenyi tisazondoti tondere neichichi tondere wanyaenda nekuzvibhedhlera kuya woguma wotondeta nezvi zviro zviriyo weishandisa. Unofa nekushekwa neantu.

Ndaisheka zuwero paidaroko Carlton ndikati hino hawaaswera wakapata mumbatso muno mwananguwe tochidini chibuda tiende newe kuchibhedhlera akati kuchibhedhlera ndinoda mai asi chekobaiwe nyama yangu ino ngenaiti ngechendinotya ndikati hino akuna naitidzo ndidzo dzakazara muzvibhedhleramo ngenguwa yatakazotosvika madhokodheya ochitonyengerera eibaya naitidzo kwakutopona.

Isu taisheka kumphatso kweduyo, zuwa rimweni chikunda cheducho cheidaroko, kuti yowee mumbuti yemuno ndipayo andidi , ndikati irye mbiti ino ngeinoite kuti nesoro rako rinopanda ripore, akati andiidi endayi neni kuzvitoroyo, muende koonditengera maphirizi. Kwaaku chizodaro taguma totomaona pheya nemaphirizi ona emazuwa ano, kundomuti ipei kuti kadwa, aah nekubaati mphoryo.

Ndakabati zvangu zuwaro hoo ndikati antu ano akanyadai zvawo kupedza mbiti yedu ino yemumashango isu etinodayi kuramba teizwe nemirenje yedu kupanda tinochizodini kubeni ndanga ndisingazviziyi peya kuti kwaane nezvitoro zvinoyengeswe mitomboyo endakazozvironzerwepo nechi dzukurucho kurumba kuchitoroyo kuguma iriyo peya iri nemuzvi bhokisi pandakandoti nema piriziwo kadya ndakamboemepo ere.

Anditi antu aiitisana ntaro ere echichiti iyazve imwimwi mweitironzerai munondoramba mweiiti mazuwa ano kwaane mapilizi echirungu anochimboita shandireyi tikati aimapilizi egapi peyani nemishonga inoite ekudzorwa nemuhope irimwo muzvitoromwo mwainotengeswa neyekuisa muchifesana irimwo hino ndiyani uchasara neanonyamboda kutsvuka ana emazuwa anaya okintimuka kozvitengamwo muzvitoromwo.

ha vakapera zvavo kurikitika kwaedu uno kwaana Zamuchiya antu waizviziya ndiyani ngekuti kwaiya kungodaroko wandoti apa pangu papanda antu toende kootsa mitomboyo antu oorouya wochipuwa, antu eichipuwa ngemaforyawo eifembeswa hino tinobonga zveduno chiyungu chino chakazouya chezvibhehlera chekuti wanyazorumba kuenda naye kuchibhehleyako wooroguma koorozwi nemvura yakona munyamamo hamuchina zvooroitwa nekututsirwa peya antu opo...

Anditi tisuu taitukana teidaroko kuti hemuno pere kuteme matwa ano mweiteme mitombo yakona munoda kuti nezuwa retinozwe mikhuhlana kana kupanda ,kana kupiandwa nechando mumwiri muno, unoda kuti tizotsengenyi akadaroko mwana wangu kuti hee mai mungachade kutsenge mbiti ere kwaane mapilizi mazuwa ano anowonekwe muzvibhehleya nemuzvitoro zvakonazvo anonga ari muzvibhokisi anoba achizote kasike kurapako nekuporesa.

Vaizvironzera baba vacho vachiti akiti woye tinobazvibonga varungu Vaya vakaunza nemitombo yechirungu Inoonekwa muzvibhohleya yozoonekwa muzvitoro zvakona ngekuti vaizozvikona ndiyani mazuva ano zvekuti wopanda mumwiri wotsenga mutombo wemushango.

Hoo ana edu atinobara mazuwano achaida ere mitombo yedu ine yekushango aachaidi peya , tikati haiwawo mwochitobonga zvenyu Mwari nekutobonga zvenyu ona adzimu ano , nawo ehurumende ano akachizoisa mitombo ino muchibhodhleya ngekuti ndiyo yomoda peya yemuzvibhodhleya inotengeswa muzvitoromwo yekuti mukati kada mwotapirirwa.

Kubeni yona peya mutomboyo pachayo inenge yakachindonaka kuti antu aiziye ngekuti ngenguva imweni ana anochizotama nemare dzakona peya dzekutenge mapiriziwo. Asi tinochitobonga hedu ngekuti hurumende yeduyo, mapiriziwo nemuzvibhodhleyamwo anoite kutoti antu apuwe mahara kuti antu amwe, apore.

Ndiyani uchazvida mazuvano kanyi uno kundoadaroko kuti wati apa pangu panopanda ochidaroko chiteme chitora chidemo icho uende koteme mapande avo uuye ubhoirise ukwatise umwe. Unozozwa ii mai woye zvemapandezvo andichazvikoni ndode mapirizi kwakudaroko chirumbai kuzvitoroyo ooguma otengwa mapiriziwo. Hino tinobonga ngokuti anobati akatengiwa huro yakuti kadiya nekupona.

Chaidareko pheyani chimwana chemunin'ina wangu cheidareko mbuyana na hemwati munozwa mukhuhlani nditore buwe ndifukire, aikunditutsirapi mukhuhlani wakhona ere. Ndikati hino unoda tidini ,akati mbuya imwi-na, mazuwa ano kwane mapirizi pheyani kuzvitoro yo anotengeswa muzvibhedhleya nemu zvitoromwo endai mwonditengera ndimwe. Pandakachozoti dongorere aaa kutoona diko ariyo.

Kundoti zvako mare dzakona ndedzingatanika antu orozodaroko eirumba mumakwashamwo nezvipadza nezvitemo eiende kokwature makwande ekuti ndotsenga tsenga , zvimweni zvakona peya zvitenda zvino zvinenge zveida kutenga mishonga yemuzawano inoonekwa muzvibhedhlera nemuzvitora yekuti inenge yakabadhibaniswa peya nezvinoporesa kwemene.

Handaibazvironza hangu ndechiti ihanyapedza hawo kuteme makwasha antu hino mitombo yakona tinozoiwone kuri pendakazozwa kuti ha musanetseka kwanemitombo yezvingezi inoonekwa nemuzvibhehlera mwo nemuzvitoro mwakona tikatimwaita koitiyenge anonge oyoda piyani unenge yeibuda ngemuzvibhokisi

Ana mbuya edu aidaroko kuti akhitiwee garai meiziya mitombo nemushando yakona tinobonga nekuti taizoibata yeshe ere mumakwashamo kwane yechiyungu mazuwa ano kuti ukasvika nemuzvitoro mo mainotengeswa kana muzvibhehleyamo. unotoiona.

Here akhitiwee hatinodai kugara zvino yinozviziyaa here kuti hayii mbitipi yega inoporesa antu mumuganga muno, zvakandonaka peya kuti nenguva yatinozwa kuti nyama dzino dzinopanda ngatitore neana edu ano tiende kuzvibhedhlera nekuzvitoro zvemitombo tiende kotenga ngokuti nayo inobaarapa peyaa.

Zvichatangwa peyani kureketwa antu aiti kunyepa akuna zvakadarokwo mitombo ngeinongoonekwa mishango yega. Hino aah ngekutozoenda kwenguwa antu akazoona iyazve zvibhendlera zveshe zvadzara mitombo nemuzvitoromwo mwazara mitombo. Kubeni mitombo yakhona antu akachizotoipuwa kudai ngemadzisowo einyapanda rikazondoti donhedzerwemwo unotozoona ra.

Aaah ndinobazviti ndega ndikazviti ndee ndotii ii mwakaita henyu hurumende yedu yee mwakaita henyu asharukemwi mwakazotigadzirire nemitombo mukaitumira nekanyi kwedu uno kwaana madhuku hino taanayo peya mitombo yechingezi ndiani uchatsenge mitombo yemushango akuchina kwaakungoti svisvine-svisvine mapiliziwo muntu wapora.

Vaizvironza kuti musandogara mweiti mimbiti yemushango yega ngeinorapa wee. Musandogara mweiti mumakwasha mwenyumwo mwamwakagaramwo muntaraunda mwenyumwo kwaanaTamandayi yo ndokwega kune mitombo, mitombo iriyo nemuzvibhedhleramwo nemuzvitoroyo. Mazuwa ano kwaane nemitombo yemuzvitoro kubeni worowozoti ukayimwa mitomboyo aibviri ngekutokasika kurapa kudarike yedu yatakajaira.

Ndiani uchazvida ,ndiani uchazvida kanyi kwedu uno kunonyati majaha, mhandara nezvimbuya nanasekuru akuna neuchaida mitombo yakazara mumakwasha muno veshe vapere kuntihimuka veiende kuzvitoro zvekutenge mapilizi tikati ere akiti woye mapiliziwo anochidini chikazi anochibaaporesa peya ,tikati tinobonga.

Handitisu antu zuvaro akaitange achaita nekumamisana eidaroko hemunopere kuteme mashango ano kee nemakwasha unoti mitombo yakona tinozoione kuri. Aka chizosekepo mwaramu wedu akati heya akhiti potai eikwira meienda derayo munoona kuti nezvitoro kwane nezvitoro zvakazara ngemitombo mazuva ano. Nyangwe makwasha akapera mitombo inenge irimwo.

Zvaiya zvekudhaya zviya zvokuti ona ariapapa akondoti twii apapo ondodaroko chipadza dzwaa vodzake mubanimwo oro voti munoende kuri moro oti kotse mutombo. Hino hakuchina peya mazuva kwane maphirisi anoonekwa muzvibhedhleya nemuzvitoromwo mare yakoyo basi ndiyo inenge yongodiva. Kubeni votozoiona nemareyo ukapindamwe nekupora kwakona haunonoki.

Antu akaputika zuvaro ngekusheka anhu arikumudhibano eidaroko kuti munogara pamashangomo hamuoni kuti magarire mutombo ere. Ndoopakazoti mbuya edu aChisikurayi akati hah imwi musatinyangadza mutombo yadzare muzvitoro mazuvanomwo. Endai muzvitoro inenge yakadhibaniswa inenge irimwo muzvibhihleya nemuzvikadhibhokisi mootenga murapiwe.

Ndiyani uchaida mitombo ino yemumakwasha kanyi kwedu uno hakuna. Uri paari unondodaroko eitiinhimuka eirumba eienda kuzvibhedhlerayo eienda zvizvitoro zvakonayo. Kotenga kunyari nemafutavo ekudzora hapana neuchaada peyani kudzira mitombo yataidzora uno. Antu eshe kudai yemuzvibhleya yekutenga oro ozotodzorwepo antu toto kusvukira.

Haha zvaizivikanwa ndiani kwaiva kungodaro kuti ndabatwa nedzungu imi torai buwe mufukire kwaita ndabatwa nechakati dziisai mvura muise munyu motora mvura moisa pamoto moisa munhu antu ochi daroko ozotoramba eijuwika nemwiri wakona hino zvakachizopera tinobonga hedu vehutano ano vakazotouya nemitombo yaamane vanhu havachada roko.

Ndiyani uchazvida mazuwa ano otobara ano kuti wandoti kotso kwakuti enda wobvita mumbuti uyo utsenge wandoti apa pangu papanda kwati bvita mumbuti uyo utsenge akuna neuchazvida veshe vondoda mitombo inobva ngemuzvi bhodhleyamwo hino tinobonga ngekuti mitombo yakona inochi zotoporesa.

Ah! ndakadakara hangu zuwaro ndaro ndiri kudzaka mubanimwo, kwakuchizoti ndee, ndikati "chiinyi chakaakwa apapo?', zvikazi chibhehlera. Ndikati chinenge chinenyi mukatimwo, zvikazi zvitoro zvinotengesa mitombo yemazuwa ano, mitombo achigari mushango nemakwasha basi, asi nemuzvitoromwo mwaane mitombo, ndikati ah!, tinobonga.

Idikatika neana edu amazuva ano kuaronzere kuti zvavadarokozvo kuti ndinorwara chinonge chimbuti chino utsenge. Chitore mugwavha uno utsenge vokuya-kuya haadi nekuzvizwa tikati haa handiti kutembasu kuti kwane nemitombo yemazuva anoonekwa nemuzvibhedhleramwo nemuzvitoromwo daikusina maida kuzomboita yekudini.

Anozwa ere ana etinobara mazuwaano ukaati chitora muthombo, tora bande iriri utsenge, yoo wee ! andiridi, ukade kuti chitora ichichi ukwizhire kumusana kwewati kunopanda, yoo wee!, andidi ,tikati hino tochikudini katika kutemba yona iyoyo mithombo yaa muzvibhodhleya yotengeswe muzvipatarayo mazuwawa ano yotengeswemwo muzvibhedhlera mwo, hino tinotenda hedu ngekuti inochizoti akadaroko worapwa wopora.

lmare hayo inotamika inoita kuti tirambe teirumba mumashango nezvipadza kotsa mitombo asi zvinenge zvakaba naka kuenda nemun zvitoromo kotenga nemapirizi anthu oromwa ngekuti anenge akaba dhibaniswa nezvimweni otozoona necheshe chiripainyi chanyarara.

Yaiye dikatika, kuri kudzipana nana Calton kuti, weitsenga tsangamidzi zve iwewe, nemukhuhlanawo, zibeshero reunozwaro rikasike kupora, hino waizvida ere. Takati tazotoona zvanesa, anthu kwaakuchitorumba kwaakuende kuzvitoro zvemitombo, kwaakuguma kwaakutotenga, hino tinobonga pheya, vakaunza mitombo yo, yemazuwa ano ngeyoda vana.

Ndakaita kunge ndichawa nedzungu zuva iroo randakade kudzodzerwa mutombo wemushangi uko ndaita chifesana wori wonzwa wode kukushirwe pamuoko kunzwa engazi kuti zharara zvorowawa mai naa kubeni hayi tinochizotobonga vakazvitsveta izvozvzo vakati takuise mitombo muzvitoro kuti ne anoziva kuti wanya dai unodemburapi ngwenyu kubeni mitombo yemuviri haizotorwadzi peya asi inenge yeyichizoto baitopedza ne..

Ah! kwaiye kundoite murakatira kufa waindodarroko muntu kanyi uno mwiri wapanda antu opindemwo mushangomwo oguma okume mitomboyo wotsengeswa, wode kuiti tsenge-tsenge yoramba pedzepo tsve, hino tinobonga hedu ngekuti mazuano kwaane mitombo muzvibhehleya mwo yechingezi yobaa yachizotoporese antu akuna neuchafa.

Zviro zvinondo chinja chinja akiti wee yamuno zviona zvino taka kura mu ndaraunda yedu yekwa tuzuka teindo ziye kuti mitombo ngeye mishango hino ngekuti chiyungu chinochi zondo ramba cheiuya chei chinje zviro kwane ne mitombo ye muzvi bhohleya peya ino onekwe mu zvitoro kowori wozoti nde kudhura hayo asi inobai rapa kuti antu anopora nguva nguva po muntu atopora.

Unoguka hako mazino ngekusheka ana edu emazuwano eidarokozvo kuti atichaidi peya mitombo yenyuyo , mitombo yenyu yamutipayo inotsuma inozhazha nekudunga toda yemazuwano yekuti ukamwa inenge yechizoita nekutapirira tikati ewo chimwayi inotapirira yakona ngekuti chatinoda ngechekuti munenge mwazopora mberiyo.

Ngainaye mvura ino iite yekupurana zveiri kuita zvino ndokuti nemitombo yakona mumashango mwo ione kushumira ibude vantu vazoone kupona puya kubeni mazuwa anaya azvichina nendaa zvemitombo yemumashango mwo yokuti yoonekwa nemuzvitoro nomu mabhohleya kubeni naana akona yomumabhohleyayo ndoyo ochitodawo.

Muntaraunda ekwedu uno akava magwita ana sabhuku eshe nemachifu akonavo. Echichindodaroko kuti ere akhiti voye zvemunoramba muri mushangomo meitorye mbiti. Itai mweiende nemuzvitoromwo moona mitombo imweni imotengeswemwo inonga yakadhibaniswa ngezviro inobakasira ngekurapa kwakona.

Iya kwai ngechidzukuru changu heya atete mwati atishakuri ngei apa ndikati musashakura ngekuti mitombo inorapa. Akati atete mazuwano mitombo yadzare muzvitoro musasaneseka. Mukaende muzvitoromwo yaamwo mitombo inoti nemumabhokisi. Ndikati ndazwa mwana wemukoma wangu ewoni ngatichirumbeyo kuzvitoto iyoyo kugumeyo yakati pwepwepwe.

Aaa takadakara zuwaro tati akiti woye vakashuma havo antu ano akazoti mitombo aisisiri yemumakwashapi ukanyaenda nemumazvibhedhlera mwo wakuona nemitombo yechiyungu inenge yakachizodhibaniswa nezviro mukatimwo hino kubeni vana edu ano ere orochizotoida yezviyungu kudarika yedu yekudhaya.

Kwaiye kundodarokwo kadziya mwiiri eya rumbaipo kwasekuru mopuwe mbuti wakona kauye katsenge kandoti mukuhlani eya endaipo ngakafukire hino aa tinobaabonga zvedu mazuvaano kuti akuchina zvakadaroko kunyazi kanyi uno kwaana Tuzuka kwetiri uno haa kundodaroko wandopisha mwiiri antu otorumbe kuzvitoro zvinotengesa mishonga oguma ototenga antu otopora.

Ndaishekwa zuvaro hlooo , ana ano ere vatinobara vakiti wee vakaambe kukusheka ungati ndiwee wakaabara ere ana anoo, eichindodaroko, 'hino mainana imwimwi kudhayako maichimbokura ngei.' Ndikati taikura ngemitombo yemushango akati isusu hatichaizivi peyaa, toende muzvitoro mayo mitombo inoo. Kwaa nemitombo yemazuvanoo inobaachitoito nekuzonakapo weiidyaa.

Aah tinondoramba tichidatokwo kuti ndiyani waizozvikona antu zvekuramba veichindopinda mumakwashamwo weichiteta weitstanura nembiti irimwoyo mweitsvage mitombo, weichage chiini. Akuna uchazvikona mazuwa ano. Tinondobinga vakaunza mitombo yekufafazeya wrindoende muzvitoromwo zvorerusire antu peya. Nekupora zvotokasira.

Ndiani uchaida miti yemushango ino ana Tanatswa ano etinawo aachadi nekuiona miti yemushango ino kunyaaronzera kuti ndoinorapa , ndoyakachipa inoite kuti tikone kuibhadhara mitengo yakona avachandi nekuzvizwa peya voda zvemazuwaano zvino zvinenge zviri nemuzvibhokisi ndozvovoda zvinotengwe muzvitoro zvidinza nekutapirira.

Haaa chaibaridza zvacho mhere ndikati ridzai woye hino ndodini ngekuti nemare yakona andina yekuti ndiende nawo kuchibhedhlerayo ngekuti tagumeyo kudyiwa mare yekutenge mutombo , akazoti aguma baba akona akat iiii azviiti berekai mwana muende kuchibhedhlera kwakutoguma kwakutotenge mitombo yemuzvibhodhlera aaa inototamba tamba chimwana chototi tatari tatari pano.

Vanoramba akazvironza ana Mutape enharaunda uno kuti ere akiti woye musaramba mweyindopakira ana mamitombo emushango ano emunenge musingaziyi nekuti anomwe akaita muwandirei itai mweienda neana kuzvibhedhlera aende kopuwa mitombo yemazuwaano inenge yakapimwa nekuti anomwe yakadini.

Ndombi dzangu dzino dzandinogara nadzo muntaraunda mwangu muno waitinukaamba kudzironzera kuti munochizoendapo mwokumepo mutombo uyu mwosvuta marwara zviya maiwe waiona nehope dzakona dzosungwa hino tinotobonga hedu akazounza mitombo ino yemuzvibhodhera yotoiswa vana ndiyo yovochitodapo kundoiti kabu kamwe aaa wotozwa nekutapira nekupora kwakonepo.

Zviro zvakona ere akiti woye ndaizvironza inini ndeiti hemunyati henyu mitombo ino yemushango chindironzerai kuti hino muntu watanga kukwena kwena mutombo wakona wemushango weunozoshandisa ngekuti zvikazi unomwa ndikati ndizvo hazvo asi mitombo ino inondoda yemazuwano yekuti kana waona wakwena kwena unochindotora iyoyo muntu womwa worotozoona weikasire kupora hino tinobonga ngekuti yayo.

Eya kwaiye kuite yekutatamudzana nanatete kweduyo kuti ere akiti woye musaramba mwakandoti mitombo ngeyemushango yega mazuwa anaye kwaane nemitombo yechingezi itai kuti muende muzvitoro mwo mwoguma mutenge mupe neana ano asakura eindotsenga mitombo yemushangomwo ngaapote eimwa neyemuzvibhehleya mwo inenge yakapindawo kunaka.

Ana edu ano ukaaronzera kuti kudhayakwo peyani isusu takakura teirye mbiti yemushango. Taindoti wandoti kotsore mbuti wemushango, wandoti chikunwe changu mbuti wemushango wandoti kwenei apapo mbuti wemushango hino ukaaronzera kudaro zvinonge kunyepa ngekuti ona achindojaira zvemazuwa ano zvino zvekuti mitombo inenge yotengeswa muzvitoromwo iri ngemuzvibhokisi yorozoitazve nekutapira voisvisvina.

Anditi vantu vairambe veizvironzasu veiti kwai vanorware ndxondo ega ngeetinoona vanohambe muma patomwo, neano nongere zviro mumabhini, oro-oti kunyepa peya nemuzvi bhehleramwo anooneka, kubeni mazuwa ano zvakachitonaka kuti newanyazwa ndhlondo yakeyo eita kunga tei inotema, ungati inoda kudambukayo antu anoti mutwarei muende naye kuzvibhehlera o-oguma ofundiswa orapiwa opona.

Waizviziya ndiani kuti zviro zvinodai kudai nxondo dzanyapanda vantu vanosise kuti vaende kuzvibhehlera aende kofundiswa peya ngemaitire akhona ngekuti takagara kudai nezvibhehlera zvana nxondodzo dzinopanda zvinenge zviriyo. Hino tinoba kubonga ngekuti nemwana Tuzuka mwuno zvaguma.

Inini andidzimbozvishoori hangu ndakanyagara kudai chero zvikanyazi anhu uyai kumudhinano mwofundiswa ngezveutano ngezvendxondo dzino kuti tichazoita mufungirenyi neinei tanyaona une ndxondo une dzorasha tinozoite ekuzwinyi inobarumba tinobazvibonga ngekuti anhu mwedu uno obarumba vakawanda voguma voronzerwa vorozotozviziya.

Mbuya angu ndozvaingogara zvawo eyireketa echiti akiti woyee itai kuti ana enyuu aende kuzvikora atichadi zvekuti ana andoti abarwa ondoiti zvifana zvoku ushe mombe mumakanyi umwo Itai kuti ana aende kuzvikora hino ana oende kuzvikora kubeni anya zoriyo kumwe kwakona nekunge kweyi ushwe mombeyo akasangana nechaanenge asangana nacho unozokona peya nekuchaya foni dzoo eyironzera asara kanyi.

Eya akiti woye ! zvimweni zvakona kuti zveindoronzwa kudai anhu akagara kudai angazvinzwisisi kuti tisandoregera ana akti tsvetsve ngekuti hetinondo arekera zvino akati tsvetsve amweni anoba aita kunga ana emushango kubeni woroozotoita kunga nherera dzakafirwa ana mai nanababa ariyo anyari ajaha naarumbwana ano anode kuti andogara akaningirwa peya kuti asaite matambudziko akanyanya.

Akiti wee zvimweni zvakona zvakagara kudai antu aadi zvawo kureketa kubeni kunenge kwakabviwa ku muzi kweduyo kunenge kwakato tambudzika peya asi ngekundoti ena Mwari ega abviri ngekungo ite kuti zviro zviite ori ozondo daro kuona ana mai edu ano eyiti nyamashi tiri kurya sadza ne huku umwe nga umwe eyi batiswa ne njongwe rake ne huku yake peya kuti zvibikwe antu arye aone kuwata aguta.

Kwai mwairekera ngei eizobasvika nemazerawo asina nechaanoita kubeni kwaiya kutama antu peya aifundisa. Mukazozviti ndee anokura eifundiswa nyangwe anyari ana ano. Angaa majaha nezvimhandara zvino unotozoona kuti nekungwara kwakhona anenge akangwara. Nekuzvikona kwo kunyari kuzviridza kwo nekuzviemba nekutamba anenge eimbazvikona.

Aah kudhayayokwo zvaiya nani, zvaiya kundodaro kwo ana endobarwa orozochikwira ega eirumba nekudzaka. Hino mazuwa ano zvotogadzirwa peyaa nezviro zvakona zvekuti majahazvo nezvimhandara zvo zveshe nezvichabva pamukakazvo zvindumure zvione pakutambira. Kubeni zvorozodarokwoke zvotofunda peyaa nekuchitogwinya nemakodo azvowo.

Iya tagakuga ngekusheka piya zuvaro mbuya eidaroko echiti "Mutsikirenyi eunoite pashi wo hauenge une mahlabeya mumakumbo mwakomo, anoti zhazharara ngenyi makumbo akowo" kubeni hai kwainge kutorwara piya hino tinobonga ngekuti hatakachizoto zviona kuti kurwara kotoita makumbo ano panda, kwaakuchirumba kuchiende kuzvi bhedhleya kutoguma mari yakona anozviziya votorapa mwana otopora.

Antu ainondaro kudhayakwo, waizviziya ndiani eya wanyabara mwana wake tsve akuna neunobairisa, akuna neunoziya kuti kwai kune naiti kune majekiseni kana maphirizi, hino zvinezvi tinobazvibonga ngekuyi zvoramba zveifundiswa antu nemuzvi bhehlerakwo zvobatoonekwa antu ondorapwa nekufa kwakhona kwachizotoita nekudzakira.

Zvimajaha nezvimhandara nezvindumure kweduyo iyo kundodaroko kwai chawa charigwa ngechimweni cheikwire mumuzhanje hino tinochizotobonga ngekuti chadaro zviya chinoata ere ngekuchema tinobonga zveku ngekuti kuzvibhehlerayo kune antu akazvifundira zvekuti ukaona zvadarokwo zviya ukati tso mweioneyi zvekuona anobatozorapa peya wotoona chimhandara chiya tatari tatari chagwinya.

Dzainga mbezi dzega dzega peya kwaiye kundooti keindobarwa wondozoona mazuwa mairi marongomuna anoteera mbezi piriwiri, worochizozviti ndege zvinyi kusashamba ere amunawe kubeni yainge nyaya yemitombo , yainge nyaya yekuti antu asaizviziya peya kuti neana adoko ano anenezvaanopota eimwisa nekubairwa hino tinobonga ngekuti zvatijekera kanyi uno.

Anditi taizvireketa ere zuwaro tikati iyaa chaimboita kuti kudhaya kuya zvikora zviti koo koo antu chiinyi katika. Zvotozoonekwa kuti nekubara kwakhona kudhaya kwo kwaiwanda. Asi zvinezvi timboaazvibonga ngekuti antu anoramba eindofundiswa nemabariro akhona. Nemitombo yakhona inoita kuti mangwani watwara mimba watwara mimba. Yaayo zve

Zvaiya zvekudhaya zviya zvataiita kuno kuti wanyazwa soro rapanda andu ondodaroko torai mapuwe mufukire hino mazuvano andu orumba oenda kuzvibhedhlera kubeni orozoti wagumeyo orozoti abubane nanenge akazvifundira ozotora nema pepawo omonera mumaoko kuda kuzotozvidai andu otopora.

Kwai munofundirei, akiti woye !aigara eidarako mbuya angu ukaa mushumo wawo ,chemunondofundara cho chiinyi ndironzerana, hino chaizodaroko chizukuru cheducho chikati, "mbuya inini ndinofunda ngekuti ndinode koshande muzvibhehlera ngokuti ndaguma muzvibhehlera nebasa rakona ndinenge ndeizoriziya dai kwanyauya neunorwara woita kunge wode kufa kudai kwanyauya neunode kuhloyiwa nemazino ndinenge ndeizvozviziya,"tikati tinobonga.

Hetakandogara kudai kuno akiti umwe naumwe une nezvaanokona peya asi ngekuti vantu tinenge teindoningirirane pashi kubeni pamweni pakhona nenguwa yazvinozoitika mworozotona kuti iyazve zvitori neanokona zvakandonaka kuti akiti woye kuti une chaanokona obaita munyari munotambwamwo mabhorawo maanokhabiwa madzotowo zvakanaka kuti zviitwe peya kuti mune anozvikona kuti ngeunenge azonyawa uya unoona kurapiwa .

Kubeni anhu ano ekuchindau kuno kuroya kwawo abviri peya hino ngenguwa imweni woroowozodaro ngekuti chemunofa nekutoroyera chiinyi ngekuti zvinogara zvakaronzwa kuti anhu endai kuzvikora mwoende kofunda kuti mwanyazoziya nemishando yakona mozoikona kuti mwanyazoshanda nemuzvibhehlera mwo mwona munenge mweinasirwa nenaiti dzodzinobaya antu mwozozvikona kubeni unonge azotozvikona woye unobaawaone akazviti nenaitidzo chechetere.

Kwai haa zvinonekwa ndiani zvirozvo, tikati variyo vanozvikona woye chinondodiwa ngechekuti takagarazvino tiendese ana edu kuzvikora aende kofunda, aende kozvifundira nezvemuzvibhedhleramwo nemishando yakhona yemuzvibhedhleramwo ende unenge abazvifundirazvo ouya andikopi kuzvikona kwake ekuti wanyapinde muzvibhehleramwo unobaone kuti zvirikuitwa ngemuntu unoziya chanoita.

Majahamwi nemhandara amweni ndinotogara ndeivaronzera kuti hemunoenda kuzvikora zvino haiwa kundoita zinyamufundira kuti muzondoti eya takabve kuzvikora endai monyase kufunda nemishando yakona muzoziya kuti munyati munode kushande muzvibhedhleramwo muzenge meinyase kuziya ngemishando yakona nechemunenge meiitemwo.

Anditisu nematicha wo iih tinondoramba teidaroko kuti muzvikora mwo iiih ane mishando Wekuchidarokwo echichifundisa antu. Kuti mwanyazoda kuti mwoda koshanda muzvibhedhlera mwo muzenge mweiziya kuti mwoda kuitei mwo. Worozochiti zvako ndee ngenguwa imweni aah honai wo hwana hwedu huno. Kudai anyari majaha nemhandara ano ozvikona peyaa zviro zvakona zvekushanda zvino.

Ndaishupanepo nechimujaha chekwanguyo cheidaroko peya kuti imwi akiti woye ndifundisenyi, ngekuti hemunondifundisa zvino ndine zvendinode kuita ndikati akuna muntu unondoshande mishando yatinoziya akati ndine wangu wandinode kushanda wemuchibheleya hino unode kuti ndifunde ndinase kupasa ndooshande muzvibhehleya mwo ndizoporesa anhu, tikati tinobonga mwanawangu we.

Iya kwai akurashepi mare ere kwamunoita tikati kwenyizve, zvikazi kona kwekuendesa vana kuzvikora kuno tikati aah akurashapi mare mai emwanawe ana ngaende kuzvikora aende nekofundira nemishando oouyazviya peyani nemuntaraunda muno ooshanda zvinobaatozotinakura. Hino zvinoizvi tichine nenhamo yeyi taanawo anoshande muzvibhedhlera ,anoshande muzvikora, anoshande muzvitoro hwe ntaraunda yedu ino.

Ii antu aiti ijee peyani zveironzwa. Kundoti antu zveironzwa zviya antu anenge eiti ijee kuti hemunonyaaende kuzvikora zvino. Musandoite zinyamufundira antu ziyani kuti mweifundazvo nemishando yakona munoda kuzombonase kuitei nasai kuzvixabanga izvozvo musati mwaende kuzvikora kuti inode kuzomboitwe yei mushando yakonana. Hino tinobonga hedu ngekuti ana edu ano ozviziya kuti teifunda zvino ngatiziye nemishando yekuzooita.

Takandokura teindodaroko kuti ukati musoro wangu uno unopanda wotozwi enda wotsenge mbutiwo. Ukati chakati changu chino, ndii yangu ino inoruma wozwi tore mbutiwo utsenge. Hino tinobaabonga hedu ngekuti mazuvano unochindodarokwo, ukazwe kupanda, worumba woende kuzvibhedhlerayo wooguma wopuwe nemapirizi ngeanonase kuaziya akamafundira nekuziya kuti ngeenyi. Ukatoamwa unombobira ngezuva ere unenge watopora.

Ndiyani uchazviziya kwedu uno antu kwainge kumgodakoko watoende kuchikorayo wafunda pezvagumira po ndipaapapo kwouya kozi ndakaroyiwa hino zvinezvi tinobonga mgekuti ana edu anozviziva paini kuti kuzvikorayo kuno baide kutsamwirira wozobaite nebasa rako rakonaro rakonero kuti wanyati ngere muchibhehlera wobairiziya kwemene

Ndaimuronzera mwana wanguwo Calisto ndikati haunonyadaroko hako kuti eya mai ndinoda kuende kuchikora munoziya ere chakona chamurikuda kofunda ngekuti mazuvano aisisiri ndaa yekundoende kofundapi yayekuti muzoziya nemishando yakona hino waindironzera akati maiwe ndinozviziya eya ndinode koshanda muzvibhedhleya ndikati tinobonga chiendai.

Inoramba zvayo eindodaidzirwa midhibano musarekera ana eindofunda asingaziyi kuti zvaarikufunda zvakona arikufundirei itai kuti ana apote eiende kumidhibano kwaanoende kofundiswa kuti zvamunofundezvo mwazopedze nekufunda kwakona munonga mweide kuzoitei hino tinobaabonga ngekuti ekwedu uno obaazviteedzera kubeni ozotobveyo ana otoshanda kunyangwe nemuzvibhehleya mwo.

Zviro zvino ere akhiti woyee ukazvizwa zveironzwa ngeumweni usikanasi kuzviziya unoti hino kwai kudini? Hino zvakachidini? Kubeni indaa yekuti peyana antu anenge asinganasi kuenda kuzvikora yo. Ngatinase kuenda kuzvikora. Tinase koofundira nemishando. Tauya taifundira nemishando yakhona tozonyaironzera antu zvinobanasa kuzwika peyaa nekujeka. Ngekuti unenge weibanasa nekuchizozviziya.

Kubeni zveironzwa zviya peyaa rinonga jee zveireketwa kuti itai kuti ana ano afunde akhithi woyee. Ngaafunde majaha ano nemhandara ano azoona kuenda kuzvikora. Azoona kuzoshanda nemishando yakhona. Antu anenge eiti ijee kubeni anenge akazviita ayaa hai, zvinobachizotonaka nenharaunda inojeka peyaa. Antu orochizotorapwa nekuchibhendlera.

Anditi vaizvironzasu veidaroko vechiti, "Akhitiweee ngatiake zvizvitoro zvakakura kanyi uno kwaana Zamchiya ,zvekuti tibeke mitombo ino iwande. Ndokuti wanyauya wechiti ichi changu chinopanda unondoguma nemitombo wakhona urimwo".Tikati,"Eya zvakanaka. Tingachizozvikona ere zvinoitwe derayo ,ngekuti zvitoro zvakhonezvo zvinonga zvakachizobaanaka zvakachizotokurazve."

Tinotobonga zvedu tinobonga zvedu nehurumende yedu ino yakando darokwo kuti antu ngaagare dai mwanyatema mbitiyo yemitombo yo vona voroovozotora mitomboyo vodhibanisa nezvanodhibanisa nazvo zvotoiswa nemuzvitoro mwezvinotengeswa peya kubeni zvabaazotoguma muzvitoromwo zvoroozototi jee, antu oroochizoda kootenga.

Zvinondogara hazvo zvaironzwa kuti ndau ngendau takagara kudai ,zvimweni zviro zvakona ukaona zvinenge zvakasiyana kuseja ngekuti ukada kuzozviti ndeye zvitoro zvimweni zvinotengesa mutombo ino zvinenge zvakabaasejana ,haiwa zvekwedu kunoku kana Zamuchiya zvekuti unopinde waiite kutukutira.

Handitisu taisheka zuvaro keidaroko kamwana kangu tatukutira muchitoro chemutombo. Akati maina nai zvatinombotukutira muchitoro chakadai kuite chidoko zvinombodaroko ngendaa yei ngekuti nezuvaro ratakaenda harare kuchiyunguyo yakaona zvitoro zvemitombo zvakakura. Ndikati eya zvinosiyana ngendau mwanangu voye ndezvezvinoita.

Tinobazvibonga zvedu atitombo zvishoori anyari antu ehurumende ano anotiakira zvitorozvo zvemutombo orobekemo nemutombo yakona yekuti muntu chero ukanyazwa panopanda uripo pawakaata ukangosimuka une kamarepo kundoguma kotenga muntu otopora.

Taitsumba zuwaro takagara pashi pemumbiti eya eya hawo anthu haanonyatema hawo mbiti ino eiite huni, mweitironzeraye kuti anthu akazozwe mikhuhlani nematenda anodai kuuya kuwanda anorapwa ngenyi hino tinochitobonga hedu ngekuti kwaane nemitombo inoonekwe muzvitoromwo inochizototengeswa zvoorochizotodarokwozvo anthu oroomwa anthu eito.....

Kwayi zvinode kuzvinyi zvokuenda kuzvitoro kunotenga mapirizi, ngekuti mushango muno mwakazara mitombo ndikati ere akiti woye musadaroko uno chizodaroko pakati peusiku mwiri wo wapanda unondomudzakemwo ere mubani maNyaukaremwo knotora mutombo wekuti udzirape anditi unoende kuzvitiroyo. Inga zvakanaka zvitoro zvinotengesa mutombo.

Waizviziya ndiani zviya anhu eikura zviya anditi kwaiye kundoti wandoti apa pangu papanda antu oti dzakai mubanimwo mwovhuna mumbuti wo mwouya nawo mutwetwe mudurimwo antu apore hino zvinozvi tinobaazvibonga peya ngekuti nemitombo yakona yemazuwa ano yechiyungu yoiswa nemuzvitoro mwo muntu kunyarwara pakati peusiku antu kundorumbe muzvitoro mwo kootenga eimwa.

Handiti taibvunza suu kuti mai naa zvinombodaro poo ngei ukaenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvinenge zvakavhura kubeni tikaenda kwambuya kunenge zviri zvidoko tikati eya mwanangu ndaraunda nendaraunda ndozvayinoita vandu vanenge vasingadi kuvaka zvakura kumweni anovaka ngezvakakura zvoo zvinozonaka nekuti mitombo yachona inooneke mweshe.

Haa haava makwasha ega ega kanyi uno kundode kuda iakwasha hamutemi ngei makwasha wo kwai mune mitombo hamugobori ngei makwasha wo kwai mune mutombo tikati era akitiwe antu zvachapera kurumwa ngemanyoka ngekuti mutombo makwadh hino tinobonga kuti kwakazoto akwa mezvitoro zvitioro zvinenge zviri padhuzepo nezvibhedhleya dangani makwasha aya ochitemwa wo.

Ndaivaronzera asikana angu ano kuti eya ndiyo hayo mitombo yemushango yetaiya karonzerwa ndimbuya asi hino wachizodarokwo mwiri wapanda pakati peusiku kana mvura ino yeiti tsvopo kunaya unochizobuda ere kuende mushangomwo kotse mitomboyo? Andito teshe tinochizochitika teiende kuzvitoro zvemitombozvo hino tinoba zvibonga peya ngekuti zvichizoite kuti mitombo yakona iyende pa.

Aah karetuko ere akiti nai apana newaiziye kuti kudini antu kwaiye kundoti wandoti mwiri wangu wapanda wati ndati ndaite maguyana apa mukhuhlana, antu eindodaroko kubvite mitomboyo mushango eitsenga ,hino mazuwa anaya zvabaanaka ngekuti imweni yakona yo mitombo yoonekwa nemuzvitoro mwo kubeni zvoorozoto nakepo.

Kwai aikurasha maripi ukuku sabhuku hamunaramba mwengoiti daidzire kumuhlongano mweiti ngatiake zvitoro, ngatiake zvibhedhlera zvinoda kuzozwinyi katika kwaiye kusaziya peyani zvakazotsanangurwa pozvorochizoronzwa kuti kuake zvitoro nezvibhedhlera kwakanaka ngekuti muzvitoro mwakonamwo ndomunozobekwe mitombo yekuti antu marwara zviya mwoguma mwotenga ,mwoende kuzvibhedhlera mwoguma mworapwa mwotopora.

Chinobvira ere kutya chi mwana chenyucho hooo ndaa ronzera peya mbuya eidaroko kuti uno pfinyirei mwana ndikati maiwe mwiri unowu unonya panda achibviri nge kutya nekumwe mutombo hino aa takazoto dakara zvedu tikati akashuma akaunze zvitoro zvino tengese mitombo ngekuti ye muzvitoro inoyi chinobai ida dai ndiko kutapire kwo kweinoita.

Chaibvunzepo peya chidzukuru chekweduwo chechiti hino atete nai zvinochimbodaroko ngei kuti zvitoro zvakona zvimweni zvinotengeswa mitombo ino zvakabati moryo zvimweni zvakona zvakati tsvatarara ndikati ndau ngendau mwanangu nai indori nemuitire wayo amweni anenge asina mare yekugadzira zvitorozvo zvakanaka asi kubeni chanenge chakandonakemwo mukatimwo mitomboyo.

Iya anodzara pheya kanyi uno kuite makwasha peshe peshe kozi tinochengete mbiti kwai tiri kungwarire mbiti ngekuti hai mbiti mitombo tikati here akhiti nai muchagara nembavha umwonwo kubeni mazuwano voroochizotoaka nezvitoro zvakhona pheyani zvekuite mitomboyo hino unozotoona kuti zvinenge zviri nani ngekuti akuzonyanyi kuita makwasha muntaraunda zvinenge zvooneka muzvitoro zvemitombo.

Haa zvinaniwo kanyi kwedu kwana Tuzuka uno mubani uno antu arati nembitiyo peshe peshe hino tinobonga hedu ngekuti akadzigadzira nezvitoro zvekubeke mutombo zvino akabazvikona peya nematenda amashomani.

aaah anesekuru aidaroko hemwopedze makwasha kutemazve kubeni ngemune mitombo yakona mumakwashemwo tikati apeno sekuruwe hino takazodakara toone mitombo yadzara muzvitoro tikati iii akaita hawo akaise mitombo muzvitoro ngekuti uno nemakwasha akona ekutasvake mitomboyo akuchina peya.

Hino vantu vacho vankzvifundisa havatorembiwo hoo vantu vaitosheka pihya zuwa rimweni pazawa zvikanzi voita murembe rei vantuwo ngekuti vanenge vachida kuhamba veifundisa antu hino tinobonga vanoramba veidaro touyayo kofundiswa antu vantu vorofundiswa vorozvibata ende avaketi piya wekufundisa wakona majaha mbandara arumbwana ana mai ana kadzi antu eshe kufundiswa.

Abviri zvawo ngekushora uwowo mushumo wemandau ukandozviziya izvozvo kuti mandau panondoti kushorapo aabviri kubeni ngenguwa imweni peya zviro zvakona zvaanenge eifundiswa zvinenge zvakaba ati mhoryo anondodaroko anhu eiunganidzwa uyai timuronzere ngezve utano ona anenge aendeyo opetuka munobamatozoone kuti iyazve zvakabati hwe peya zvaafundiswa.

Kuungoti zvako mushungu wedu wemaNdau kutenda kwakona atikasiri kasi ana sabhuku nanaMutape tino abonga hedu nekuti anotoramba akadero eyikokorodza wandu huyai muzwe kune vanoda kutaura ngezveutano unonu uyai tisangane kona kuchibhedhleya yoo kumbati nyamashi ndovanouyira kubeni vanenge vaziyondeyo ndoo majaha nemhandara kana ana mai nana Baba onozotoona veyibva vafunda.

Tinoda zvedu kubaibonga payani hurumende yedu ino asharukwa edu ano aarembi kuhamba eifundise anyu akanyafundiswa nyamashi mangwani unoona apetukazve kubeni ona peya zvaanenge eida ngezvekuti muntu weshe ngepeari po azwe ngezveutano agwinye asafa.

Aaaa! tinondoramba zvedu teidaroko kuti dai sabhuku anyadaroko kuti ,"kintimukai mweiuya kwauya anhu anoita ngezveutano arikuronzera antu "antu atimbokoreri tinoba atodzaka teitoenda woroozotoona antu anenge akagara akaita nekuti tende tende akagara nemuzvihlayo antu eindofundiswa kubeni kurikundofundiswa utano.

Zvona zvinoti zveidainzirwa zviya vorohambako veidaro veichaya magindimukindi veidaidzira vamweni vakona vorozvidaidzira nemunezvinoonekwa zvino materevhizhoni ano orozwaroko kuti antu ngaaungane kunode kureketwa ngezveutano antuborozviita zviro zvemahara kubeni neanange azounganawo akazvifundiswa akanyaa majahawo ngemhandarawo unozotoona kuti zvakanaka.

Inondoramba yeindodaidzirwa zvayo midhibano ino akhiti voye uyai kumudhibano vauya vantu vezveutano vanoda kureketa nemwi, oro vochizodaroko vauya oro vozozvironzapo mwanyangamambozvishoora pakutanga nguva yazvinodaidzirwa vozotoonazve. Kuti iyazve zvakatonaka peya pachizotofunda kwemene.

Zvingandoita hazvo ngatei kuneswa anthu takandogara kudai zvino antu eizwarokwo uyai kumudhibano yee uyai kumudhibano kubeni zvinenge zvakabaanaka anasabhuku ano eizvidaidzira ngekuti mwazogumeyo nekumudhibanoyo kunenge kuti antu eutano anenge echichifundisa antu worowozotoona kuti dai ndisina kuende kumudhibano uno ndaizozviziira kuri zviro akhiti woye zvakabaanaka kudai zvino.

Anthu ayizvironzerwa kwetaingeyo, anthu eindodaroko, kwai tiri kudakarire muhlongano uno wekupera kwegore wakaitwa kuntharaunda yekweduyo aa anhu echichitozvironzerwa apapo kuti hemunoregazvi ana maimwi naana babamwi potai mweiyende kuzvibhehlera, potatai mweyigadzirise mwiri yenyuyo kuti mathenda atize, hino vanga vakadhibanepo aanthu eindozvironzerwa eizvizwa.

Kwai chaacho ere ndiatete angu azvironzazoona unowu eidarokwo kumudhibano kuti ere akiti wee mangwani mangwani antu ngauye kumudhibano kwao kune antu eutano auya akaungana apapo anode kuti aronzerwe kuti antu oite maponerei tikati eya paa zvakabaa naka antu ngaarambe eidhibhaniswakwo eironzerwa.

Kwaiya kundoti mwana eibarawa zviya ,eya wabarwa tinobonga ngekuti mwanawo wabarwa ,dai aende kwambuya aende koparwe chipande, ngaende kwambuya aende kochekwe chemukaka, hino ii mazuwa ano akuchina tinoba azvibonga zvedu antu oramba eiifundiswa ngezveutano unondoona anhu ekuzvibhehleya achihamba munharaunda dzedudzo eidaroko echidonhedzere ne ana eduwo ,unozootone ana eikure zvakanaka.

Ndakadhibana neamweni anamai zona unowu ndikati iya, munombojaha meiende kuri apapo, zvikazi, 'Tiri kuende kumudhibano kubani iyo. Kune antu eutano, auya anode kufundisa antu.' Ndikati haiwa zvakabanaka, nganditoteerawo. Tosvika tozvizwawo zvirozvo. Hino takabaizvizwa, techozvifunda techozvikona.

Zvai zikanwa ndiani kudhaya kwo kwainge kundo darokwo eya muntu anyaguma ngenguwayo yekuti kwai woende kunguwa waizo ndoona piriwiri-piriwiri antu oroodarokwo eimanike zvemucheka, hino tinobonga mazuwaano ngekuti neku zvikorawo zvopuwa neantu pheyani ana opuwa zveku shandisasezvo kubeni voro ozotodakara nezvikoro zvakhona voro ozotozvida zve.

Kwai zvaiva zvekudhaya zviya zvekuti anamai nababa vasaihambapi veshe mumapato, oro obatana neana kwai zvaizi ukarwara awo kozi mwakaryiswa. Hino mazuwano tinobazvibonga ngekuti kundodaroko pana mai ngepane baba nechimwana mworo wozotozviti ndee haaa zvinenge zvakabati mhoryo.

Zvaizikanwa ndiyani andu akagara mumakanyi muya kuti kuzbibhedhlera kunoendwa pe antu oroguma ochichenda kunohloyiwa vechichiningirwa kuti vanobara ngevari vasingabari ngevari ana kadzi nevana rume kumweni korozodaro kopiyani zimu khuhlana riya kuti umwe ngaumwe unenge akadaroko kufukidzwa mwiri akiti we chemiro chiya hayi chakadarika antu atambudzika.

Pezvakaronzwa zuwaro kuti anhu ngatikwidze mutuntu tiende kwaMapungwana padera pegomopo pakopera, kuti kuuya antu anenge eirapa neanorware pfungwawo. Kuri kuuya antu anenge eyiita nezve nxondozvo. Ndaiti kunyepa peya, petakazokwidzepo paduntupo ere kuguma yowe nemotokari dziripo dzakanyorwa neizvozvo

Zviro zvino akiti wee zvinobaachinjaa , waizviziya ndiani kuti kudhayako kwaive kundobarwaa antu motodaroko motoona mototumbuka timbukaa, vanhu votorumbirira vanoende koganga, vandoende kogangisaa. Hino mazuvano tinobaazvibonga zvedu ngekuti antu ano eutano ano anoramba eidaroko eichindofundisa antu vantu, vantu veindoronzerwaa, hakuna peyaa achaganga achakatsongaa.

Akiti woye zviro zvakona zvino zvinobachinjana kudhayako kwainge kundoti ana ano eindobarwa eikura nemhandaradzo nemajahawo otozopedzepo ozotozwe kuti wakaende koororwa watokwanhingi watonemimba watonechimwana hino mazuwa ano zvabaachinja ngekuti dzobaakura peya mhandara dzemazuwa ano dzechironzerwa ngezvekukurazvo zvoba azotonakazve.

Kubeni hezviri pano zvino zvakabaanaka peya, kundoti hazvo nguwa yezvinoronzwa iya antu tinondoti isusu kudhaya kuyakwo taidai. Kubeni vona vanozviteedzeravo unotozoona nevanarume vanotobaazotokura peyaa veibatozoita nekubaatoshekerera eichizobaadakara nekuti neutano hwo nezvekuita zvo zveshe anenge eifundiswa. Akuna neuchazobata umweni, umwe naumwe unochizondoita zvaanoda ngenguwa.

Waizvizoya ndiayani kudhayako teikura kwaiya kundodaroko antu arooranazvoo dzotomitwa mimbadzo dzototondiwa dzatondiwa yowe yopanda antu otorumba otoenda kwambuya oguma mwanawo purwu wabuda asi zvinezvi tinobonga ngekuti antu obazviziya kuti kunyai wanyaitonda mimbayakoyo wotorumba kuenda kuchibhedhlera uchichienda kohloiwa iyoyo kuguma zuwa rekubara.

Haaa aaa zvaiya nemuthetho wenyi, ndiani waizviziya kuti hino hetakagere kudaizvi zvino tinochimboite ekudini neminyama dzedu dzino anditi anthu kwaiye kundobarana waiziya nekuti zviriyo zvinoshandiswa kuti antu asandoita zinyamubarira asaita rumura wakanya cheiti chimweni charumurwa. Hino zvinezvi tinobonga ngekuti antu ozvifundiswa pheya otozviziya apna neuchabarisira.

Ndakashekwa ndimbuya vagu tiri parufu sekuru vatamika zvikanzi muzaya ndikati he mubarirenyi wakadaro kuti zvivana humoti gurumudu enda unoitwa zvirikuita vantu mazuvano unondopuwa naiti dzinenge dzine mutombo mukatimo kuti usasabara peshe peshe.

Akiti woye kudhayako ere kwainge kubabare ana, kubare ana kunge zvemangowe pasina nechekumboti kwai waimboti unozombozwai unozombopuwe chakazodini . Hino zvinezvi zvabanaka ngekuti zviyungu zvayo kumazvibhehlerayo antu obairwa kuti asandoite zinyamubarira.

Andimbozvikanganwi hangu chegorero hoo antu akawone chekubata yakati yapanda mimba kanyi kweduyo . Antu kwakaa kurumba kuende kwambuya kumutuntuyo kodaidzira mbuyawee mimba yapanda uno paakazodzaka koguma chimwana chiya poryo kwakutofa . Hino iiii inini ndinobabonga zvangu vantu vakaunze zvibhedhlera ano kuti neane mimba oende kuzvibhedhlera kohloiwa antu orotobara ana awo zvakanaka.

Anditi vanogara vechizvironzatu , kuti hemunyambogara kumambatso kwenyuyo imwimwi anamayi woye musinga poti mweienda kuzvibhehleya munochizodini ngekuti zvinode kuti mugare mweifundiswa kuti ana andoizwi kuti mangwani kubara mangwani kubara, munozoangwarira neyi ese aah tinobaabonga hedu kuti nharaunda yekwedu uno anhu ozviziya peya zvekufundiswazvo.

Dzaitontwa miba mukanyimwo dzeitontwa, vamweni vaite zvekutakana kwaihai watonta mimba isiriri yangu, waziya ngeyi kuti mimba ngeyangu, wati ndazokotsora nekupfira hino iii tinobaabonga hedu kuti muzvibhedhleramwo mwakazouya zvinohloya zvekuti wakatonta mimbayo usikazviziyi, woguma ukadorokwo zviweti zvakozvo tsvorororo, zvotobudisa kuti mwatonta mimba kana kuti amuzi.

Anditi vanogara vechidaroko ere baba angu kanyi uno vachiti apana chimweni, mutombo wekuti makodo agwinye ndikokorima mumunda ,hino takazosheka zuwa ro tikati baba akusikurimapi kwenga kunogwinyise makodo kune nemichini dzaayo mazuwa ano dzekuti ukaenda koema padziri michinidzo dzochitoita nekukuhambisa nekukurumbisa mwiri wakowo aah! kani wogwinya hakozve.

Zvaizwaro kare kareko, kuti aah, zvine mushando wenyi, zvona zvekuthomuka-thomuka zvino, nezvekuita kuti makodo ako agwinye, zvinoitwa ngeanarume ega, hino mazuwa anaa tondoona kuti neanakadziwo, unotoaona akati xaa, eichindodaroko kuzviita, kubeni zvona zvoroochizotoshanda pheya, nemunyamamwo, nekuti nekurwara kwakhona kunoita kudoko.

Kubeni kwainga kutoita khitimukhiti antu eirumba antu eikhitumuka eirumba kwai unenge azotorumbawo ngeunonge azoita kuti nemakodo akona agwinye kubeni andizvopi peyani zvimweni zvakona kunenge kuri kutokorera nekuchitozviziya ozviita mazuwa ano unochizotoone kuti anoqgoke nengubo dzakonadzo dzinochizotoita kuti nemwiriyo igwinye.

Vaindodaroko ana sekuru vedu robira zviya antu okindimuka eikwire mugomo waiti woroende kodini zvikazi kuende korumba rumba ndokuti nemakodo ano akure akagwinya hino kubeni mazuwano hai zvorochitosiyana kwane mitombo yakona yekuti wakanyagara pawakagarepo ukaenda kuzvibhedhlera koitenga wouya ukandoiti xuu kumwa ngemakodowo agwinya.

Ukahuona hweite tomu tomu hooo hweibva kuzvikora yoo unoti akiti weee mikumboyoo nemitezo yoo aiguki ere kubeni vanenge vasingatoguki peya ndiko kwakona kutotomuka tomuka makodo agwinye . Hino nesuwo antu asharuka tochitodarokozvo ngekuti ukasadaro unochizotomwa nemitombo yakona yekugwinyisa nyama.

Akiti woye unoti ukaxabanga kuzvigaya kuzvifunga zviya wakagara kuti here akiti woye mitundu yataimbohamba teihamba mworo tozoonazve kuti zvainge zvinorwadza kubeni zvainga zvakatonaka. Hino haiwa mazuvano kubaati hlee kugara tochindo zoziyawo kuti kwaane zvechiyungu zvino shandiswa kuti antu mwoode kuti mwiiri ino igwinye mochidi..

Mimango ino hatinohamba ino ingandonga inorwadza zvayo akhiti wee teihamba teibapana pashi ngetsoka kobuda iyo kwaTuzuka iyo kubeni zvakabanaka nekuti nenguwa yazvinoitwayo nezvirwere zveshe mumiri medu muno matenda eshe anopora hino mazuwa ano kongozwaroko antu ngaarumbe rumbe antu eitsaba tsaba zvirwere zvo zvitize

Chakauyepo zuwa rimweni cheyidaroko kukwamatata kuridze mhere tikati chiini iwewe. Zvikazi ndawa kwandairumbuyo, tikati munenge mweirumburinyi kubeni kwainge kusaziya peya kuti chaitotomuka tomuka zvoo zvakachitonaka. Asi ngokuti mitombo yakona yokuti tichizoisepo adarokozvo ndoyo yataitama. Hino mazuwa ano tinobabonga kuti kuenda kuchibhedhleyayo zvadaroko woguma nemitombo yakona inenge iriyo.

Antu aifa kudayako, antu aipera kufa akiti woye kuita murakatira. Ndiayani waichiziya kuti hino hama yedu yatakaendesa kuchibhedhlera yafa pheya kwaiya kundofa mwochizondoti ngezuwa ramunoda kuzoendeyo , mwoguma mworenzerwa kuti mwauya kutsvaya anaani , kworoozi wakafa zona riya. Hino mazuwaano tinomba apa kubonga hedu ngekuti mazuwa ano uchingoti kwinya apapa, unotoona ngezviyunguzvo dzochaiwa peya fonidzo zvechizi rumbai muuye kuno nemuntu uya wafa.

Yaa..hoo sekuru edu afanza kamwe ofoma ofoma aidaroko echizikanwa ngemutinhimira nemukanyimwo kuti ndiwo asikabviri ngekuti kudai wanyaendepo uchiti chakati changu chinopanda dai wanyati ndine zino rinopanda aitora nezvikirimbani zvawo oroodaroko echigujunura hino tinobonga ngekuti mazuwa ano zvoitwa nekuzvibhehlera yo unondoona neana adoko nanamai nanababa eshe eindodaroko.....

Anditi zvaironzwasu kuti akhiti woye kudhayakwo zviro zvino zvaimbodini. Tikati kusiyana kwezviro , zvinezvi unowu zvichanesa ere ngekuti peshe peshe nemuzvibhedhleremwo mwaane nezvoshandiswemwe nezvekuto chaira antuzvo kuti rumbai uno muuye muone mutenda wenyu akuna nechisiyo muchini yaita ekudza peshe peshe.

Waizviziya ndiyani teikura zviya kuti zviro zvakona ukaona nemwana anya pande mwiri unosise kuti uzotiwo naye kuchibhedhlera kuti waguma iyoyo vanochizodaroko ngezvavanopfeka ngemunzeve dzavo dzo vorozo yaeya kuti hino zvinopanda zvakona zvinombo tangire pari. Apana newaizviziya hino tinobazotobonga zvedu chiyungu chino chakauya ngekuti zvobaitwa peya mwanyaguma muzvibhedhlera mwiya wotozoona kuti nemwana wakona kupora ko akunonoki.

Waizviziya ndiani takagare kumakanyiyo kuti misoro yanyadaroko kupanda ine nezvimichini zvekuti unokone kushandisa worozotoningira nekuti hino wachite mapandirenyi wagume pari hapana peya kwaiya kundodaroko wapandazvo antu otore mapuwe eichindodaroko kufukira mumvura dzinopisha kubeni worochitozotutsira nekupishakwo.

Kubeni amweni anthu pheyani takagara kudaizvi ukaamba kuazwa eizvireketa unoti ere akhiti wee ndini ndakaisimawo ere miti yemushango ino kubeni nguwa imweni nguwa imweni kunenge kuri kusaatoziya pheyani. Aka chizoironzerwa mbitiyo kuti ndiyo mitombo yakhona inodai kupedza matenda akawanda, unotozozwa iyazve tosaizviziya mabashuma.

Sabhuku wedu amaguta kundoti hako muntu waireketa antu ange eimuite benzi waindogara eindozvireketa kuti yee musateme miti, musateme makwasha, mwonyapishe mashango musandopisha eshe- eshe ngekuti munopisha nemitombo. Kubeni ndimwo mwatinoponera mumitombomwo ngekuti mare dzakona dzekuende kuzvibhedhlera tinonga tisina.

Anangu ano anditisu ndinogara ndeiti ndeinyahamba zviya teiende kusoto tikati pano neapo ndoati wemunoona mutiwo mutombo ,ndodarokozve murikuuona ere uyo mutombo worrodaroko mai munopere kuziye mitombo yeshe ere ,ndikati eya mwanangu ndiyo yatakura ndiyo kubeni zvoroozotonaka peya kuti vana vaiziye mitombo ino.

Kuti antu anopedzisira okombana naaGabaza nekuSotoyo oroti muisa unowu ere akitiwoye nguwa ngenguwa unenge eida kungoronzera antu ngezvemitombo torodaroko peya kuti zvakanaka ngekuti yakanaka nayo mitombo ino kuti tiiziye ngekuti tikaiziya ndokuti tanyazwe kupanda kwemwiri tikwanise kuzoinongeredzepo teitsenga.

Kubeni vanozvi shora peya vanenge veibva ku mataundi eyi uya ku makanyi uno eyi ona mbiti yakati peshe peshe ne mashango ori oti munogara ne nyoka muma mizi isusu tori woti aaa atigari ne nyoka ayisi mishango pii mitombo iyi manya rwara zviya ku amba ngekuto bvita totomupa mwotomwa mopora.

Aaa nentaraunda yatinogara ineyi yeNyanyadzi inondodaroko mitombo yega yega kaindibvunza kurumbwana kanguko keiti Maimwi tinodini kumborima apapo , ndikati musarima ngekuti eunodarokozvo ndiyo mitombo yakona yezvifesana tinobazvibonga zvedu ngekuti ana edu anyarwara atitambudziki kuti kwai kuenda kuzvibhedhlera kundotora teipfanyirira apapo veipora.

Haa kudhayakwo ana mbuya edu eikura nana sekuru zvainge nemushando weyi antu kwayiye kutoziya kuti pandoti twii wandoti apa pangu popanda wanyati chifesani antu kwakutotsirwa mitombo mumakwashamo hino tinobazvibonga ngekuti vakasiya vatironzera nanyamashi uno tinondoishandisa mitomboyo.

Eya! Kwai temai mashango anaya mainana hemunodayi kurimire mweisiye mashango ano amuzvioni ere kuti munobara nenyoka umwomwo ndikati anditemi mwanangu nayi ngekuti ndiyo mitombo yakona peya inotirapa hetakadayi zvino kugara hatina nemare yakona yekuti mwiri yapanda tingaende kuzvibhehlera hino tinochindodaro kutenderedze mitombo ino.

Ndakasheka zuwaro kadaroko kamurunbwana kangu ndakati dzvutise wona mitombo uno kukazi yowe urikudunga mukanwa mangu muno ndikati ndiyo mutombo yakona mwanangu ndoinorapa iyoyo. Hino zvakabakaka kuti antu akure eipa ana mitombo dzemushango, adziziye.

Unoti ukakwidza wakaenda kwaanaMachongwe iyo mweshe mwaana Chimanimani umwo, ukandoti hambe mumashango kuda kudai wadhibana nemitombo. Woorozotoona ngeantu akona ariyo akati gwindiri. Hakuna neumwe unochema-cheme nyama yake ngekuti vanondoramba veindodzite mitomboyo. Hino vanondodaroko, chengetedzai mitombo mumwashangomwo.

Vaizivziva ere kuti akauya unono mazuwa akapera voroti mumochengeterei makwasha kudai kuti koko tokati hamunoti makwasha ndeari ngekuti mbiti yeshe yamunoona mitombo isusu kanyi kwedu ndokwaninoina kuti mitombo.

Taigara teinesana piya nambuya angu eidaroko hee muzaya heunondoramba weiti mitombo mitombo imbori iri mitombo yakona yaunoreketa ndikati hee mbuya mitombo yakadzara mumashango muno eshe here akati inini ndinoda inoiswe muzvibhodhleya ndikati kudai wanyabekwa muzvibhodhleya weshe mutombo mbuya ngekuti iri muzvibhodhleya inei neyakasimwa yeshe inenge yakabva ngemushangomwo ndokuti izopinda muzvibhodhleya .

Handiti vaidaroko veibvunza vanobve kumataundiyo kuti munomachengeterei mambiti ano nemashango ano. Hamuonipi ere kuti mongwarire manyoka mongwarire magandanga, tikati ndiyo mitombo inotiponesa tiriuno. Yekuti ngenguva imweni mari yakona yekuende kuzvibhedlerayo tinenge tisina.

Kwai mungaipedza ere mitombo yakona peshe peshe ukati hambe mumakwashamwo wadhibana nemutombo , ukade kudai mitombo yega yega kubeni imwe mitombo yorozoonekwa nemuzvibhodhlera worozoiiti ndege kuda kuiti kabu iyazve inotapira , kubeni ngekutapirakwo nemikhuhlani inenge yeita nekupera.

Kwai apana chisimo mumakwasha muno etakagara muno kudai zvino chetingandoita ngechekuti tinenge tisingazviziyi nemiteto yazvo kubeni ngenguwa imweni peya zvinenge zvakanaka kuti mwaona anozviziya zviya kwakunase kuchizvibvunza kuti muzvironzerwe ngekuti mwonyazozviona muzvozviziya nekuti izvi zvinoshande painyi zvimweni zvakona peyani zvinenge zvibarimwo zveizoshanda nemisoro yedu ino kuishambidza.

Waiti ungaende kwambuya Chanaka Ngaone iyoyo kwaiye kusvika mishonga, mitombo ino yakati gurubudu mumhatsomwo. Mitombo inonga yakati gurubuda yorooziya nemazita akhona mworoochizwaroko uyu ngowomushana, uyu ngowomundani uyu ngowojeko. Iii mbuya zvemutombo zvino aibazvikona zvokuti nanyamashi uno tinotoakarakadza kuti akhiti woye mitombo yaibaatibatsira.

Zoona uno raiye gwiti nechimujaha changucho kuti hounodariko kutambire mumamvura anodayi kunaya ano unozviziya ere kuti unozobatiwa ngemukhuhlani unozoda ere kutsenge miti yemishango ana tsangamidzi akati yowee andidi ndikati hino ngeyeunotsenga ngekuti zvakachizoite tsangamidziyo wayitsenga nekupora kwakhona unombononoka ere.

Iya vanozvishoora pheyani amweni antu ngekusaziya oro vodaroko kuti iya ,munombode kuite ronzererwei imwimwi kuti muziye zviro zvino. Kuti zvatakagara zvino mitombo yakanaka haikusi kutipi vantu itoendai motenga mitombo yemuzvitoro basi. Yona mitombo yemushango ino yakanaka ikadhibaniswa nezvainodhibaniswa ndizvo. Inobaarapa pheya ,antu otopora yanyaiswa nemuzvibhedhleyamwo.

Ndiani uchazvida kunyati zvimuchechana zvino zvirumbwana nezvimajaha nesu anamai akona asharuka tichaida here kuitsenga mbiti mazuwano, atichaidi toda nemitombo inobva nemuzvigohleya torowozototi teitsengepo nekuirwa tobatoona kungatei kuti nyama dzedu dzeshe dzagwinya.

Kune neunobuda mumhatso ere mazuwa ano ngemamvura akhona Kuti akaambe kuite dzvotsvotsvo unoti ere akiti woye yapikwa kani kubeni ngekumweni kuita e yoro yochizotnaka pemvura ino nemitombo mumashangomwo yochitobuda mashango ega ega yandoomitombo yega yega antu otorapwa pee ndiyo mitomboyo opora.

Ndakadaroko zuwaro ndikati akomanawe hendinonyambopumbunwa kudai zvino amunawe mitombo yakona yekubekepo mashatire ayo ere ndinofa ngekupandwa inini ngemitombo ino, hino torotozozvibonga ngekuti mitomboyo unochizoti ukaichukutirepo woitore muchibhodhleyamwo woichikutire apapo unozotomboemepo ere kude kudai tatari tatari watogwinya.

Mbuya amuronzenyi aindoti paahambapo onoaona okume mbuti. Pahamba unovaona vobvuta mbuti oro voti hembuya muronzerei. Munode kuidini mbitiyo yeshe yemunobvita akati mitombo zvamunoona ndakati gwindiri ndiyo mitombo yakona yandinoshandisa.

Ndakasheka peya zuvaro antu adaroko kuguma pachibhehlerapo antu kwaakuchivhunza kuti iya antu mazuvano amboripi katika kwaakuzozi ah antu oshandisa mitombo yekanyiyo. Antu anotora mitomboyo eitswanya-tswanya yooroita kunga ufu, antu weitoohwira nemumuromo, antu otopora.

Anditi vanodaroko vauya kumakisimusi kanyi unono veibva kumataundi vorodaroko veiti mbuya imwimwi munorekera mbiti inoi yakaema munozviziva ere kuti ichamubarira nyoka tochidaroko kugara navo pashi kuti aibari nyoka mitombo miti yeshe yamunoona zvatisingaendi kuzvibhedhlera ndiyo inotirapa riri uno.

Kwai zvimweni zvakona mwakanyagara mumakanyimwo mukatame anouya vanaMutape kana vanasekuru vekudhaya anochimuronzera kuti zvinoite mushandisirwei munobaagara mweitema mweishakura, mweiti mashango kubeni imweni yakona inonga iri mitombo peya, hino tinotobonga zvedu dhodha remuganga wedu uno aGabaza kuti rinoramba reizvironzera anhu.

Antu aidaroko akauye kurufu kwedu uno akati akiti we imwimwi anhu ekumandau uno munochengeterei mambiti ano eshe eshe kuti peshe peshe pakazare mambiti tikati ndiyo mitombo takachizotogarepo naShe kwaana Washy kwaakuchitoaronzera kuti yona yamunoti mbiti yemushango ndiyo mitombo inotirapa uno.

Handiti anhu ainga nemushumo wekudaroko eya kuti 'kwaipa'zvobaita kunga kunoti nenguwa yaaireketa kwaipa ano ngekuti ngezita rawo zvochinga nemwoyo wawo wakashata kubeni anenge aironzera anhu peya ngemitombo ino ,kuti antu woye unganayi pashi ndimuronzere kuti mwakainingira mitombo ino inoite mushando wenyi kubeni anenge azobaazvizwa apapo ere nekurwara kwacho azotorwari.

Vanarume ano anotoramba eyizvironza kuti anakadzi emazuwa ano ondoita zvawo kuti weyiwaronzera kuti mitombo yekudhaya ino inoshanda apenoo nemufungiro wawo waanenge eyibaita. Kubeni zvona zvinenge zvakabanaka nukazotoona neanakadzi akona anozviyayiya unozotoona kuti noutano hwakona uwo hunenge wakabaiti njoso.

Ana mutape aindodaroko musatema makwasha-kwasha voye mundoti pamaona mbuti motema. Ngekuti imweni mbiti hetakagara kudai zvino mitombo inenge yeitorapa antu nekundorapa zvitenda zvavo zvakasiyana. Hino vaizvizviya ndiani asi ngekuti harembi vona kuramba veizvireketa antu vozviziya.

Kubeni zviro zvakhona zvinoke zvimbori nekuti kwai mitombo ino inoda kutengwa muzvibhendleya mwega ere? Ngeyekundoti antu agare eibhiirwa kuti anyari nounoziya padhuze po ngaagare eindoronzera antu kuti hatakadai takapera kugara nemitombo. Mumakwasha muno takatenderedzwa ngemitombo nemishando yayo.

Kutipedzere nguwa sekuru aGabaza munondoti soto yapera unoda kumbochumairawo mwoda kuita muchumairi ere kubeni mworozozviti ndee peya zvanenge ayireketa zvakona zveinase ku xasa nekuzvironza zvinenge zvakabati hwe ngoti anenge eyi fundisa antu peya ngezvemitombo ino.

Anogara eindozvironza AGabaza kuti musafa mwechindoti mitenda matenda matenda. Antu itai kuti mugare mweiziya kuti izvi zvinorapenyi izvi zvinoshandiswenyi. Rimai rimai mumambatso mwenyumwo nekuseri kwemizi yenyuyo ngakundorimwe mitombo kuti antu apore nguwa yeshe.

Ava edu emazuwaano mukasapota mweiaronzera zvimweni zvakhona anokura asingazviziii ngekuti akurire muzviyungu kubeni kusiri kunyepapi pheya mitombo ino inoda kuti ana ano arambe eindoronzerwa takanyagara kudai zvino takanyaenda kuchigayo kunyari kusaa ngazvindorambe zveireketwa zvemitombo.

Kubeni takagara kudai chiro chimwe nachimwe peya umwe ngaumwe paaripo ungati tinoziya kubeni zvimweni zvakona zvinenge zveida kufundiswa hino ngezvekuchizoto gwinye kuyaiya neanozviziyawo kuti nenguwa yaanozvironza zvembiti zvino vorodaroko kuti mbiti ino inoite mishando yenyi zvinondode kuti antu tiyaiye tizoiziya nemishando yayo.

Apana chisingadi kufundiswa akiti woyee takagara antu anofunga kuti kufundiswa zvemuchibhedhlera ndiko kwega kufunda kubeni nemitombo kubeni peya yatinenge takagara nayo mumakanyi muno inoda nokuti ifundiswe, hino tinowabonga zvee hino ana gabaza anondodaroo poo garai pashi timuronzere maererano nekushanda kwemitombo.

Aha ngenguwa imweni peyani ndinenge ndakati tonono hangu ndakagara pazuwapo ndeiraroko kumbozvikarakadza kuti sekuru aya aifirei akiti woye airamba achitironzera ngemitombo yemishando yayo asi tinobonga ngekuti nechimwana chawo chavakazosiyapo chotozvikonawo peya zvekufundisa antu zvemitombo zvino.

Makwasha hawo akhiti woye ariyo kanyi kwedu uno, asi akapere kuzara mimbiti ine mitombo, yekuti ukanyahamba mumakwashamwo aumboutami mutombo wako weunoda kurapiwa, kunyari kuti matenda ari kudai kutotambudza anthu mazuwa ano, mitombo yakhona inenge irimwoo ukandoti gure nembiti wo , ukatoti tsenge-tsenge watopona.

Vaibvunza piyani vana vangu ndabika zuva rimweni muchikarimwo, zvikazwi hee mai nai zviini zvamunomboti kuti sinzi maambe kukwatisa muchikarimwo ndikati mutombo, mukandoumwa mutombo uno mwananguwe zveshe zvaunotaura kuti musoro unopanda nemundani unohudha zveshe zvinobva zvapera ,hino tinobaibonga peya mitombo ngekuti inotipoesa.

Vanodaroko havo vanduu heree, musharuka uno aGabaza ano vanoita nekunyangadza, vanoti church yapera zviyaa, nguwa yainopera vantu veibve kuchumairwa vodaroko ndinoda kumufundisa kudai ngemitombo ngemirapiro yayo, kudai ngemitombo inodiwa kuti unenge anyarwara apore. Hino antu vanozviona kunge zvemaharaa peyaa kubeni zvakazotozonaka nokuti vantu vanenge votoziaa nemitombo nomukaindi yayo.

Zvaizwi anopenga sekuru aKhumba aindorambe eidaroko musapisha pisha mashango, antu eiti anoda kungwarira nyoka mumashangomwo, kubeni ona aida kuronza kuti mukati memashango mwo ndimo mune mitombo inorapa mishana inei inodai kupanda ana mai woyee.

Anditi vanodarokosu vanthu vakauya kubva kumathaindiyo munongwaririrei makwasha ano munoda kumadini hino torooti tinotogara nawo pashi paya teichivaronzera kuti emunoti makwasha ano mitombo yega yega nemishando yakhona voroozoto dakadzwa ndizvo.

Imi munoiziya ngeiyi imi amai mbiti ino yemushango ino munoiziya ngenyi ngemazita ayo kuti mozoziya kuti uyu unorapei uyu unorapei ndikati aa ndakakira mbuya edu eiitironzera kuti imweni mbiti ngeye musoro, imweni ngeyemumdani , imweni ngeyekuhudha, imweni ngeyemushana hino tinoziya kubeni inobachizotorapa nembitiyo.

Ahaa anditi kwaiye kundoteme mashangosu perandoonekwa gwasha muntu une chisando antu ondodaroko echichindotema kubeni kwainge kusaziya peya hino yakazoti yauya imweni n'anga yekumutundu wederayo ikati uyayi mweshe pano mugare pandau ndikuronzere kuti hemunoiona mbiti ino yakasimwa nemakwasha ano inochimboronzenyi uye zvinochirapenyi aaaa takabafundiswa.

Tinotoabonga sekuru aGabaza anondoti ngesoto rega rega antu apedza kusota okumbira nguwa kuna muchamuiriyo. Orondodarokwo kufundisa antu ngezvemutombo yemushango. Antu anozopedza nekunamata kwo anenge oti shoko raMwari azwa. Mitombo zvee oiziya. Tinobonga sekuru aGabaza woyee.